oyo eza buku oyo eza buku bana ya kelasi basalisaka ntango bazotanga na kelasi

motuka etelemi na lopango eza motuka ya basale ya polise eza na lange ya pondo balinisa ya motuka oyo eza ya kokangama bapine ya mipepe ya motuka yango eza na lange ya mwindu

Na balabala mituka ezotambola motuka ya mokie na mutuka ya munene mutuka ya mukie eza na langi ya pembe na langi ya pondu motuka ya monene ezali bisi eza na langi ya pembe pe na langi ya pondu na loboko ya mwasi ya motuka ya bisi ya pembe na ya pondu eza na mituka mosusu eza na langi ya mwindu

awa eza na zando bazotekisa basani ya koliela basani oyo eza ebele eza na ba elili ya balolobafololo yango eza na balangi ya motani langi ya mosaka na langi ya mai ya pondo

Ba mokate oyo eza ya sika eselisami kotongama bamokate yango eza na zandu ezotekisama eza na balangi ebele esangani

lisanga ya batata mibali na bamama basi eza lisanga ya basali ekolo tata mobali afandi liboso alati mbati eza na lange ya bondinga esangani na mwa pembe ya moke na abakosi eza na lange ya bondinga esangani na pembe ya moke na simisi ya pembe na nsima na ye eza mama mwasi alati mibaya na liputa na singakingo ya mwindu alati na maske ezipi zolona monoko

Masini esalaka ba jus ya komela masini yango eza na langi ya pembe ba katini eza na kati jus eza na langi ya pembe pe jus moko eza na langi ya motani mosusu eza na langi ya mosaka.

Carton ya kisi eza na bikomeli eza na langi ya bozi ya motane na langi ya mwindu carton ya kisi yango moko eza na langi ya mosaka na langi ya pembe.

Awa ezali sapatu, sapatu oyo eza na se sapatu oyo eza na langi ya mbwe, langi ya bozinga na langi ya pembe.

awa ezali na balabalana balabala oyo ezali na motuka monene na pembene ya motuka monene oyo tozomona pikipiki na ngambu ya sima ya motuka monene oyo tozomona bato minei bateleli moko alati mbati ya langi ya bodinga na elamba ya likolo ya langi ya mundu mosusu alati mbati eza na langi ya bwe elamba likolo alati eza ya pembe.

Awa ezali na balabala na balabala oyo tozomona ndako mibale ndako ya mokuse na ndako ya molai ndako ya molai eza na balilisa ebele na ekuke ebele ndako ya mokuse oyo eza na balilisa na ekuke eza na lange na bondinga na liboso ya ndako oyo tozomona bazolakisa biso mosala ya mayele mosala ya maboko etongami

Awa ezali bilei bilei oyo tozomona eza na kati ya nzoungu bilei oyo eza na nzoungu eza likono ya mesa bilei oyo eza na nzoungu eza na balangi keseni langi ya mosaka lange ya motani na langi ya mai ya pondo na langi ya pembe

baetanda misato oyo esilisami kobongisama balitanda yango etongami na mabaya moko eza na lange ya pembe mosusu eza na lange ya mwindu mosusu eza na lange ya shokola esangani na mwindu

awa ezali karton yakisi karton yakisi oyo eza likolo ya mesa karton ya kisi oyo tozomona loboko ya moto asimbi karto yakisi oyo eza na balangi ekeseni eza nalangila pembe eza na langila bwe eza pe nalangila mai ya pondu

Lisanga ya bilenge basi na bilenge mibali Ellenge mwasi moko a lati elamba ya mwindu na elamba mosusu ya kati eza na langi ya pembe na kitambala na mutu eza na langi ya pembe . Bilenge basi baza na lisanga oyo moko a lati mbati ya mwindu mosusu eza na langi ya bondinga , bilenge basi yango ba lati elamba likolo eza na langi ya mosaka eza na bikomeli eza na langi ya mwindu .

Awa eza ndako ezotongama ndako ya sika ndako oyo eza ndako ya molai eza na likolo pe na se ndako oyo eza na ba lilimisa ebele eza na mabende likolo nango pe.

Awa ezali ba machine. Machine oyo eza na se, machine oyo eza na machine ya mabende.

Bendele ya ekolo eza na langi mibale langi ya motani na langi ya pembe.

Logo ya C&D service immobilier ,Eza na langi ya bozinga, pembe na motane.

bilenge basi na bilenge mibali baza na nganda elenge mwasi amemi molang ya masanga likolo alati mokadi ya mwindo na elamba likolo ya mwindu babilenge mibali batelemi elenge mobali moko alati mbate ya bondinga na elamba likolo ya motani na caskete ya mwindo

Basani motoba oyo etandami na etandeli ya mabende etandeli yango eza likolo ya mesa basani yango eza na lange ya pembe na nsima ya etandeli ya basani oyo ya libende eza na basin eza na langi ya bondinga.

elenge mwasi na elingi mobali batelemi elingi mobali alatimba ti eza na langi ya bonzinga na senisi eza na balange sangani pembe na bonzinga elenge mwasi alatimbati eza na langi ya bonzinga na elanga ya likoleza na balangi ebele alaki singaya kungo esaleli na linzanza apakoli langi ya motani na mandaka na ye akangami suku

Awa ezali motuka etelemi na balabala likolo ya motuka oyo tozomona pneu ya mopepe na ngambu ya loboko ya mobali ya motuka oyo tozomona lingembu eza na langi ya mosaka.

awa ezali milange mafuta kopakola molangemafuta kopakola oyo eza na na bokwa ya moto molange mafuta kopakola oyo mofuniko na yango eza na langeya mosaka bikomeli ya molange mafuta kopakola oyo eza na langila bondinga langila mosaka langila mbwe na langila inala

liboso ya sanduku ezali foto ya mwana mboka foto ya mwana-mboka oyo alati matalatala alati na abakosina likolo ya sanduku eza na bendele ya ekolo eza na balange sangani na penepene ya sanduku eza na bafololo na nsima ya sanduku eza na basali ya soda

Awa tozomona eza ndako ya molai ndako oyo eza na balilisa ebele, na libanda ya ndako oyo tozomona banzete banzete yango eza na langi la mai la pondo

Bakiti oyo eza ya sika esilisi kosalema bifandele ya kiti yango esalemi na basinga ya nzete na ngambu mosusu ya bakiti oyo esalemi na banzete eza na langi ya motani.

Awa ezali mokate mokate oyo eza likolo ya mesamesa eza na lange ya shokola, mokate oyo eza na lange ya mbwe, na lange ya mwindo.

Lisanga ya bilenge basi, oyo ezali basi basakanaka ndembo ya maboko bilenge basi oyo bazali minei bazali na tata moko atelemi alati matalatala, eza na langi ya mwindu elamba likolo eza na lange ya pembe, esangani na mosaka na mbati eza na Langi ya chokola, elenge mwasi moko alati mbati eza na Langi ya mwindu na elamba likolo eza na lange ya bozinga esangani na pembe.

Buku bana kelasi basalisaka ntango bazoyekola buku yango eza na bikomelekeseni bikomeli eza na buku oyo eza na langi ya pembe na langi ya ngola buku yango moko eza na langi ya bozinga na langi ya pondu na langi ya mosaka

Sapatu eza na se sapatu yango na ngambu ya se eza na langi ya pembe na likolo ya sapatu eza na langi ya ngola esangani na mbwe ba singa ya sapatu oyo eza na langi ya ngola.

batata mibali oyo bazali basali ya ekolo batata mibali yango batelemi batata mibali mibale basimbani na maboko bazopesa na mbote tata mobali moko alati abakosi na mbati eza na lange ya bondinga na simis eza na lange ya pende alati matalatala tata mobali mosusu alati mbati eza na langi ya mbwe na simis eza na lange ya bonzinga na caskete eza na lange ya mbwe

Na loboko ya mobali ya balabala , na libanda lopango eza na ba nzete yango eza na makasa eza na Langi ya mai ya pondo na loboko ya mwasi balabala yango eza na ba tata mibale bazosala bopeto.

lisanga ya bana ya kelasi ba telemi na balakisi na bango batelemi sima na bango .Bana kelasi balati eza ba jupe eza na langi ya bo ndinga na basimi ya likolo eza na lange ya chakola. balakisi na bango baza na nsima na bango eza bakata medali na bamama mwasi na likolo place batelemi eza na bikomeli eza na langi ya bondinga na langi mutane

Na loboko ya moto asimbi basinga ya televizio basingango eza na langi ya mwindu na se na likolo eza na mwa mabende eza na balangi esangani langi ya mosaka na langi ya pembe na langi ya motane

Karto ya kisi, eza likolo ya mbeto. Karto ya kisi yango, eza na bikomeli. Eza na langi ya motani, na langi ya pembe, na lange ya moîndo. Karto ya kisi yango lisusu eza na elili ya mwana mokie.

Awa ezali ba divan e silisami ko tongama, ba divan oyo eza na ndako, ba divan oyo eza na langi ya pembe, na katikati ya ba divan oyo tozo mona mesa eza na langi ya chocola pona na se eza na etoko, eza na langi ya cho cola, pona e sangani na pembe .

Awa ezali buku buku oyo eza lekolo ya mesa eza pena balangi ekeseni eza na baekomeli eza na lange ya pembe na lange ya mwindo buku oyo eza na lange ya motani na lange ya pembe

tata mobali oyo azali na loboko ya mwasi azotambola tata mobali yango alati sapato ya moindo na mbati ya bwe , abakosi eza na langi ya mwingu

Awa tozomona eza na libanda ya ndako na libanda ya ndako oyo tozomona bafonono libanda ya ndako oyo eza na ekuke eza na lange ya chocolat.

Awa ezali motuka eza a balabalamotuka eza na balabala oyo eza na ngambu ya nsima eza na langi ya mosaka na se bapine ya mopepe ya motuka oyo eza ya kotoboka na liboso ya motuka oyo tozomona nzete ya mbina bakasi ya nzete oyo eza na langi ya pondo.

Sapatu ya ba mama mwasi na bilenge basi balataka sapatu yango eza na se eza ya sika eza sapatu ya molai na libanda ya sapatu oyo eza na langi ya mosaka na kati ya sapatu eza na langi esangami langi ya mbwe na langi ya lilala

oyo awa ezali kangana kangana oyo bazolakisa biso esilisi kotongama kangana oyo batande yango na se ya litokolitoko oyo eza na langi ya motani na langi ya pembe na langi ya mbwi kangana oyo eza na langi ya mosaka langina mbwi langi ya motani

Awa ezali ndunda ndunda oyo eza na lange ya pondu na kati ya ndunda oyo tozomona eza na kosakosa na kati kosakosa oyo eza na kate ya ndunda oyo eza na lange ya pembe langi ya mwindu na langi ya mosaka

Na libanda ya lopango awa ezali na munda lopango yangu eza na langi ya mbwe esangani na langi yamoi na kati ya lopango eza na ndako ndako yangu eza na langi ya pembe esangani na langi ya libanda

awa ezali na balabalana balabala awa na loboko la mobali andako oyo eza na balilisa ebele lopango ya ndako oyo etongami na mabende na kati ya lopango oyo pe tozomona bendele bendele eza na balange ekeseli lange ya pembe langila amotani na langila bondinga na libanda ya lopango oyo penepene ya balabala eza na mabende mosusu eza na lange ya mwindu

awa ezali lisanga ya batata mokonzi ya ekolo misato batata mokonzi a ekolo misatu oyo baza misato moko afandi mibale batelemi oyo atelemi na loboko ya mobali alati elamba costume ya licole eza na langi lambwe na senga ya kingo ya mwindu oyo atelemi na loboko ya mwasi alati elamba eza na langi ya bodinga

bambula yango eza na zando ezotekisana esilisami kosalema bambula oyo esalemi na mabende bambula moko eza na lange ya chocola mosusu eza na lange ya mbwe mosusu eza na langi ya bonzinga esangami na mbwe babambula yango eza likolo ya mesa ya nzete

bakarto ya sabuni oyo ezotekisama eza ya sika eza na zando bakarto ya sabouni yango eza ebebe eza na bikomeli eza na langi ya pembe langi ya motane na langi ya mwindu bakarto ya sabuni yango eza na langi ya mosaka na langi ya mwindu na langi ya bwe

Awa tozomona eza bilenge misatu ya mibali bazo sala sport mibale balati bilamba ya se na likolo eza na langi la mayi ya pondu moko alati elamba ya likolo eza na langi la lilala na kaputula ya pembe.

Sapatu ezali na se, sapato yango eza na langi ebele langi ya pembe, langi ya lilala ba singa sapato yango eza na langi ya pembe na kati ya sapatu eza pe na langi ya pembe.

Lisanga ya ba sali ya ekolo oyo ezali lisanga ya ba mama mwasi na ba tata mibali lisanga yaba sali ya ekolo yaba tata mibali na ba mama mwasi ba moko ba fandi ba mosusu ba telemi na kati ya lisanga ya basali ya ekolo oyo eza na mama mwasi moko aza mondele alati mbati eza na langi ya bonzinga alati na simisi eza na langi ya chokola alati mpe na matalatala.

buku ya bana ya kelasi basalisaka na kelasi ntango bazoyekola. buku yango esalisaka bana ya kelasi koyeba kotanga mbangu-mbangu mofuniko ya buku yango eza na bikomeli ebele eza na balangi esangani

Motuka ya molai pe ya monene eza na bala bala ezo tambola, na nsima ya motuka yango eza na langi ya pembe. Eza etongami na libende, ba pneu ya motuka yango eza na langi ya mwindu.

Masini oyo ezali na se, masini yango esalemi na libende eza na langi ya motani. Likolo ya masini oyo eza na libende mosusu eza na langi ya mbwe, masini yango eza na bikomeli eza na langi ya bonzinga.

Awa ezali na bilanga epayi wapi baloni makemba na banzete mosusu bakasa ya banzete oyo na bakasa ya makemba eza na langi ya mayi ya pondo na kati ya bilanga oyo lisusu tozomona ba nzete mosusu eza na bakasa eza na lange ya pondu

Ezali bakonzi ya ekolo mibale bafandi na ndako, bakonza ekolo oyo na katikati na bango eza na bendele, eza na langi ya bonzinga, langi ya matane na langi ya pembe, mokonzi ekolo moko afandi na loboko ya mobali alati mbati eza na lange ya bonzinga, na abakosi na ye eza na langi ya bonzinga, na singakingo pe eza na lange ya bonzinga, mokonzi ekolo mosusu alati mbati eza na langi ya shokola na elamba likolo eza na langi ya shokola na liboso na bango tozomona mesa ya mabende esangami na vitre,

Kawa ezali etumbeli! Etumbeli oyo eza likolo ya mesa etumbeli oyo eza epai wapi batumbaka mbisi na soso ekuke ya etumbeli oyo eza polele.

awa na libanda y ndako oyo na epemeli a yango tozomona eza na limisa mona ekuke ya ndako oyo tewm na maendetozomona nzete ya fololo eza na bakasa eza na lange ya maiya pondo na likolo na gamba likolo tozomona minga na mabende

Awa ezali ndako ezotongama, ndako oyo eza na ba ndimbisa ebele na ba ekuke ebele ndako oyo na kati eza na matiti na libanda pe eza na ba nzete na matiti ya ko kauka.

lipapa ya bamama mwashi na bilenge basi balataka lipapa yango eza na se likolo ya lipapa yango eza na langi ya mwindu na langi ya mbo na se ya sapato yango eza na langi ya mwindu

Awa ezali mama mwasi azolakisa liso asilisami kobongisa soki na motu ya mama mwasi oyo eza na mwasinga eza na langi ya bondinga, soki ya mama mwasi oyo suki moko ekangami mosusu espasanoli mama mwasi oyo alati pe eloko ya motongo.

milangi ya mafuta ya kopakola na nzoto eza likolo ya mesa milangi ya mafuta ya kopakola yango ezamilangi ya mikuse na milai na langi ya mosaka ya mafuta ya kopakola ya mokuse eza na langi ya mosaka eza na bikomeli eza na langi ya moindo, ya molai eza na mifiniku eza na langi ya chokola eza pe na bikomeli eza na langi ya moindo eza na baelilingi ya bambuma.

Epanzeli sango , eza na Langi ya pembe , langi ya mwindu ,langi ya motani ,langi ya mosaka.

mwana-mboka oyo atelemi akangi miso alati sapato eza na langi ya mundu na mbati eza na langi ya chokola abakosi ya mwana-mboka oyo eza na langi ya chokola simisi alati na kati ya bakosi eza na langi ya pembe ma loboko na ye ya mobali eza na libanda ya lopango na nsima na ye eza na bafololo yango eza na bakasa eza na langi ya pondo

Ebongiseli ya sika balalaka eza na mbetu moko na mwenda na esika oyo balalaka mbetu eza na mbetu esalemi na mabaya libaya ya mbetu oyo eza na langi ya mboya bitandeli yango eza na langi ya pembe na coussin mineyi eza na langi pembe na loboko ya mobali ya mbetu oyo eza na mwenda neti mwinda eza ya kopela eza lokola kabati ya moke kiti bafandelaka eza na langi ya longondo na langi ya mbwe

Awa, ezali na zandu. Awa bazo tekisa zungu. Zungu oyo eza likolo ya mesa. Zungu oyo eza nzungu ya libende.

Mosali ya polisi oyo alali na se akufi, mosali ya polisi yango alati elato ya polisi eza na langi ya mwindu alati pe mokaba. Mokaba yango eza na langi ya mwindu, eza na mwa libende, libende yango eza na langi ya mbwe.

Bisalisi oyo eza likolo ya mesa ya mabaya, eza oyo na lopoto babengi marteau. Esalemi na libende eza na langi ya mbwe, nzete esalemi na libaya eza na langi ya shokola na mwa singa ya moke eza na suka ya libaya yango eza na langi ya mwindu.

Nyau efandi , nyau yango eza na langi ya pembe na se na langi ya mwindu na likolo na loboko ya mobali ya nyau oyo eza na lokolo ya motu moto yango alati mbati ya mwindu na sapatu ya pembe esangani na bonzinga.

Na libanda ya lopango eza na ekuke ya libende ekuke ya libende oyo eza monene eza na lange ya mwindo na libanda y lopango lisusu likolo eza na bamabende na kati ya lopango eza na ndako ndako yango eza na lange ya pembe na se ya manzanza eza na libaya eza na lange ya mbwe ndako oyo eza na linimisa moko eza na lange ya mwindo

Carton ya kisi eza na langi ya motane. Carton ya kisi yango eza na bikomeli, bikomeli yango eza na langi ya pembe, na langi ya mwindu, na langi moke ya mosaka.

awa eza mbisi eza na mai eza pe na bambisi ya mike mike mbisi ya monene oyo na ngambu ya se eza na lange ya pembe na likole eza na lange ya mbwe

Bamasini ya computa eza ya sika, bamasini ya computa yango eza na mwa masini mosusu ya moke eza na langi ya pembe masini ya moke oyo yalangi ya pembe na masini ya computa eza na kati ya sanduku. Sanduku yango eza na pimo ya moke sanduku yango lisusu eza na langi ya mwindo.

Awa ezali basali ya polisi oyo baza likolo ya motuka bango nyonso balati ndenge moko na bilamba na bango liboso ya tolo ekomani polisi pe balati casque baza ba polisi motoba.

Motu oyo eza na suki esilisami ko sanolama, suki yango eza na langi ya mwindu elili ya motu ya motu ango eza likolo ya feliko.

Masini oyo eza na se, masini ngo eza na singa ya pembe eza na balangi ebele langi ya motani, langi ya bonzinga, langi ya chokola, langi ya mwindu, na langi ya pembe.

awa ezali bambuma bambuma oyo eza mbuma ya paipaimbuma ya pïpai oyo eza na nzete na yango nzete oyo eza na bakasa ya mai ya pondo na bakasa ya nzete ya païpai eza mpe na langi ya mai ya pondo bambuma oyo eza na langi ya mosaka nangila pondo na langi ya lidala

Awa ezali epai wapi eza na place ba panzelaka sango place bapanzelaka sango oyo eza na ba ekomeli ekiseni ba ekomeli oyo tozomona eza na langi ya mwindu place oyo mipanzeli sango eza na langi ya pembe.

Sani Oyo eza na bileyi. bileyi bileyi eza na sani oyo eza loso ,sani yango eza na ba elili ya ba fololo eza na balangi ekeseni langi ya motani, langi ya mbwe, na langi ya pembe loso yango eza na langi ya pembe.

awa ezali na kati ya bilanga oyo ezomona ndonda ngaingai oyo ezana bakasa na mai ya podo na se na penepene ya ndonda oyo ezana bakasa mosuku ya kokauka

carton ya kisi eza na bikomeli eza na langi ya mayi ya pondu, na langi ya mwindo, carton ya kisi yango moko eza na langi ya pembe ,na langi ya mayi ya pondo elili ya ngungi eza na carton ya kisi oyo.

Awa ezali na zandu epai wapi bazotekisa badivi divi yango esilisami kotongama elamba ya divi oyo eza na langi ya bondinga, na bakuse ya mike mike ebele eza na langi ya pembe, langi ya mwindu na langi ya bwe.

awa eza na zandu kasi bazotekisa balegu mekeseni na fruit na zandu oyo tozomona basau tozomona pena manga nsima ya sau sau oyo eza na langi na longondo manga oyo eza na langi na mosaka na langi na ma ya pondo

Bilenge mibali bazali basakani ya ndembo ya makolo baza epai basakanaka ndembo ya makolo bilenge mibali moko balati basosete ya pembe bakaputula ya pembe na elamba likolo eza na pembe tata mosakani ya ndembo ya makolo moko alati sosete ya mwindu kaputula ya mwindu na elamba likolo ya mwindu.

Bileyi oyo eza bilei eza likolo ya mesa eza na ba nzungu ya libende eza bilei ebele na kati ya bilei oyo eza na mosuni, loso, madesu na ndunda ya kolambama.

Na zandu awa ezali ba mama mibale bazotekisa mama moko azotekisa mbuma ya tomati mama mosusu azotekisa madeso ya poso na ndunda ya mobeso.

Awa ezali bileyi, bileyi oyo eza likolo ya mesa bilei oyo eza na sani mibale sani ya liboso eza na loso na ndunda esangani na madesu na mbisi na mbuma pilipili. Mbuma pilipili awa eza na langi ya motane, na sima ya sani oyo eza na loso na ndunda na sima nango eza na sani mosusu eza sani ya pembe na kati eza na ndunda esangani na madesu.

Madesu ya poso oyo eza na kati ya sanduku eza ebele madeso ya poso yango eza na langi ya motani.

Na zando awa bazotekisa biloko esangani bamama mwasi na bilenge basi basalisaka biloko esangani ezotekisa mamasa mbango eza balangi bamama mwasi na bilenge basi bapakolakana manzaka eza na makuta na basabuni bamama na bilenge basi basalisaka

loboko ya motu oyo esimbi mwa kibakuli, yango ezakibakuli ya libende na nsima ya loboko na kibakuli ya moke oyo eza na kitambala kitambala yango eza na lange ya mbwe.

kisi oyo esimbalo na maboko ya kisi yango eza na langi ya pembe na langi ya mosaka eza na bikomeli eza na langi ya mbwe na langi ya mwinga

Awa eza na masini ebombaka mbongo epesaka pe mbongo masini yango eza masini ya banki eza na mwa lilimisa ya moke eza na mwinda ezopela eza na langi ya pondu na loboko ya mobali ya masini oyo eza na ekuki esalemi na mabende ekuki yango eza na langi ya pondu.

Sapatu ezali na se, sapatu yango eza na langi ya pembe, e sangani na langi ya lilala moke .

mbuma eza na nzete na yango mbuma yango eza na langi ya mosaka eza na bakasa eza na langi ya ma ya pondu na se ya bambuma oyo eza na banzete yango pe eza na langi ya mbwe

Awa eza na kati ya zamba, na kati ya zamba oyo eza pe na mwa mayi pembeni ya ba nzete .ba nzete eza molayi, ba nzete ango eza na bakasa , bakasa ya ba nzete oyo eza na mayi eza na langi la mayi ya pondo na se ya nzete totomona pe mwa matiti mwa mukuse.

Ndaku etongami na ndenge ya likolo pe na se na libanda ya ndako oyo eza na bamituka etelemi, na loboko ya mwasi ya motuka eza na mama mwasi ya telemi, ndako oyo eza na langi ya mosaka ndako yango eza na baliminisa ebele likolo pe na se.

carton ya kisi eza na balangi ya lilala langi ya shokola na langi ya pembe. bikomeli eza na carton ya kisi eza na langi ya lilala na langi ya mwindo

Awa ezali bongo na tongo bana liboso bakota kelasi, basalaka mulongo pote bakota na kimiya. Liboso ya kelasi ezali na langi ya pembe pe bozinga. Mingi na bango balati uniforme, elamba ya likolo eza na langi ya shokola ebongo na se kupe eza na langi ya bozonga,

Buku oyo eza buku ya bana-kelasi basalisaka tango bazoyekola na buku yango eza na bikomeli eza na langi ya mosaka langi ya motani na langi ya pondu eza pe na elili ya nyama.

Awa ezali bana moke bana moke oyo baza na kelasi bazoyekola bana moke oyo baza na kelasi bazoyekola bafandi na mesa ya mabaya mwana moke moko aza na loboko ya mobali aza na suki ya ko kangama.

Awa ezali na balabala na loboko ya mobandi ya mibalabala oyo tozomona eza na lopango na kati ya lopango oyo tozomona ndako ndako yango eza na mazanza eza na lange ya motani ndako yango eza na lange ya pembe na lopango na ngambo ya libanda tozomona ekuke nalibanda lopango oyo tozomona bamwinda na bafololo.

Awa ezali ba kopo ya mabende na kati ya ba kopo ya mabende oyo eza na kati bimeli ba kopo ya mabende oyo eza na ba langi ya mwindu, langi ya bonzinga, langi ya botani, na bikomeli moko eza na langi ya mosaka.

banzete ya milai na banzete ya mikuse oyo eza na zamba banzete yango ya milai na ya mokuse eza na makasa, makasa yango eza na langi ya pondu.

Etandaka ya plastique oyo eza ya sika eza na zando ezo tekisama, etandaka yango eza na langi ya mayi ya pondu.

mituka molai eza na balabala ezotambona mituko molaia na ndambo ya nsima eza na langi ya bombo

Awa ezali mwana mwasi aza na balabala na loboko na ye ya mwasi aza na sakoche ya mwana mwasi oyo eza na langi na lilala eboso ya mwasi oyo eza na ndako ya mabende ya ndako oyo eza na langi na mosaka.

Awa ezali epai wapi bazotekisa singa ya kingo biloko y matoi mokate na lopete ya misato.

motute oyo ezotuta pondu motute yango eza na langi ya shokola pondu eza na kati ya liboka esangami na matungulu na aubergine aubergine yango poso na yango eza na langi ya longondo na kati ya aubergine eza na langi ya mwindu matungulu na libanda eza na langi ya motani na kati eza na langi ya pondu

awa ezali lisanga ya libota oyo esalemi na bana moke na mama na bango bana moke ya libota oyo bafandi na ndako bazolia mwa moke moko ya mobali efandi na keti ya nzete alati kapitula eza na langi ya bonzinga na elamba likolo eza na langi ya pembe maman na bango alati elamba eza na langi ya mai ya pondo na elamba likolo eza pembe

Awa ezali bendele, bendele oyo eza na langi misatu eza na langi ya pembe langi ya bonzinga na langi ya motani.

Bilei eza na sani oyo ezali kamundele, kamundele yango eza na langi ya chokola na loboko ya mwasi ya kamundele yango eza na kwanga na mwa pilipili. Pilipili eza na bilei oyo eza na langi ya motani.

Awa ezali epai wapi basopi Bosoto na se na kati basoto ba sopi na se oyo tozomona eza na matiti ya ko kauka na ba nzete ya ko kauka na kati ya bisoto ezali na bana ya soso mibale bazo lokota bilei moko aza liboso mosusu aza na sima.

oyo awa eza buku .buku yango eza na ekomeli na buku yango lisusu eza na mwa dessin ya mwa ndeke moko na kingo ya ndeke yango eza na langi la mosaka na likolo ya ndeke tozomona eza na langi la mwindo

Bilei eza na sani bilei yango eza ndunda mpo na musuni, musuni elambemi na matongolu ndunda eza olambama eza na langi a kasa ya pondu fufu eza na langi ya pembe .

Awa ezali bilei bilei oyo eza likolo ya mesa mesa oyo batandi kitambala eza na bafololo ya lange la motani, na langi la mpende bilei oyo eza na sani ya mpende tozomona eza madeso na loboko la mwasi ya sani oyo tozomona eza na lipa.

Makolo mibalé ya sapato oyo ezali na se. Sapato yango eza sapato ya basi na mibali, bango nyonso bakoki kolata, sapato yango eza na ba langi ésangani, langi ya bonzinga langi ya pembé, langi ya mbwe na mwa langi ya mwindu, ba singa ya sapato yango eza na langi ya bonzinga , na kati ya sapato oyo eza na bikomeli eza na langi ya pembé, langi ya mwindu ,eza pe na kati ya sapato.

Oyo ezali litoi litoi oyo endaki biloko ya matoi ekeseni, biloko ya matoi oyo eza mabende mabende ya biloko ya matoi oyo eza na langi ya mosaka.

Awa, ezali na zandu epai wapi bazo lakisa biso bilamba ezo tekama. Bilamba oyo eza bilamba ya bilengi basi. Bilamba oyo, eza na langi ya longondo. Na loboko ya mwasi ya elamba oyo, tozo mona mbati mosusu pe eza na langi ya bonsinga.

Lisanga ya libota oyo eza lisanga ya bamama mibale na batata mibale batata mibale bafandi bamama mibale batelemi bamama batelemi na kati ya mai batata yango mpe bafandi na kati ya mai mmama mwasi moko alatimbati eza na lange ya bondinga na elamba ya likolo simisi eza na lange ya bondinga alati na matalatala suki na ye eza na balangi sangani mwindu na longondo tata mobali moko afandi na kiti ya mbele eza na lange ya pondu alati elambay likolo ezaa.

Cartor ya kisi oyo eza na maboko ya mutu e simbami na maboko ya motu carton ya kisi yango eza na bikomeli , eza na ba langi e sangani, langi ya bonzinga, langi ya motane, na langi ya pembe . Cartor ya kisi yango moko eza na langi ya pembe e sangani na langi ya bonzinga, eza na elili ya lutu eza na carton ya kisi oyo .

Bileyi oyo eza na sani. Bileyi yango eza loso na supu ya soso eza na ndunda ya kolamba na mbuma ya bololo likolo ya be sani eza na bileyi oyo eza na langi ya mwindu.

awa eza na zandu plase bazolakisa biso bazotelisa bilamba bilamba oyo eza bilamba ya nse na elamba ya likolo na sapato elamba ya se tozomona eza mbati mbati oyo eza na langi ya mwindu sapato oyo eza na langi ekeseni ya mwindu ya mpembe na mbwe elamba ya likolo oyo pe tozomona eza na balangi mibale elangi ya pembe na lange ya mwindu

Awa ezali buku buku yango eza likolo ya mesa buku yango eza na langi ya bondinga, bikomeli ya buku oyo eza a langi ya mosaka, na langi ya motano.

Awa, ezali na balabala. Na libanda, lopango oyo liboso ya ekuke ; eza na mwa ndako ya mabaya, place moto ezo pela. Ekuke yango, eza na bikomeli eza na langi ya pembe. Ekuke yango moko, eza na langi la bosinga.

emoniseli ya sango oyo eza na langi esangani ya pembe na mwindu eza na bikomeli eza na langi ya pondu elili eza na emoniseli ya sango oyo eza elili eza na balangi ebele langi ya mwindu langi ya motami langi ya mosaka na langi ya pongo, eza logo.

Mwana oyo eza mwana moke, mwana moke oyo afandi na se na nsima na ye eza na molangi ya mayi mwana moke oyo alati soseti eza na langi ya motani esangani na mbwe na langi ya bonzinga alati mbati eza na langi ya lilala elamba likolo alati eza na ba langi ebele esangani.

Ndunda ya mobeso oyo ezali na sani ya mbele likolo ya mesa. Mesa yango eza na langi ya motani esangani na moindo. Ndunda mobeso yango eza tomate ya mbuma matungulu mosango mbuma ya pwavro na celeri. Na pembeni ya sani ya ndunda oyo eza na kopo ya bele. Kopo yango eza na langi ya motani.

Mosala ya maboko na mosala mayele esalemi na elili ya ba tata mibale bafanzi bazo sakana.

Awa ezali repai wapi basakanelaka ndembo ya maboko eza bilenge basi bazosakana ndembo ya maboko bilenge basi moko balati elamba likolo ezalange ya mutani, sapato eza na lange ya lilala, na basweseti ya pembe bilenge basi moko mosusu balati elamba eza na langi ya bonzinga las oyo bazosakanela ndembo ya maboko eza na batiti eza na balangi pe kiseni langi lama ya pondo na lange ya mosaka.

awa ezali mwanamwasi na loboko yamwasi oyo tozomona motuka ya pembe mwanamwasi oyo atelemi alati mbati eza na langi ya bozinga na singa libumu eza langi ya motane na elamba likolo eza na langi ya pembe na bikomeli eza na langi ya mwindu na sima ya mwanamwasi oyo tozomona motuka mosusu.

Ndaku ya Nzambe epayi wapi ba Sambelaka, ndaku yango eza na ba limonisa ébélé, eza ba ekuke mibale, ndaku ya Nzambe yango eza na ba langi e sangani, langi ya chokola, ba biliki ya ndaku ya Nzambe yango pe eza na langi ya chokola..

Awa ezali na zando epai wapi bazotekisa singa ya kingo na biloko ya matoyi singa ya kingo oyo na biloko ya matoyi eza na langi la mosaka.

awa ezali bakonzi ya ekolo oyo mibale bapesami mbote , balati ba kazaka ya bozinga.

Mosala ya mayele na mosala ya maboko esalemi awa ezali ekeko ya tata mobali . ekeko ya tata mobali oyo esalemi eza na langi ya mundu tata mobali oyo atelemi loboko na ye ya mwasi esimbi na kati ya poshe ya mbati na ye

Likolo ya mesa eza na ba kalatasi Nanu efungwami te ekangami na sache. Bakalatasi yango ekangami na sache eza na langi ya bonzinga eza na bi komeli eza na langi ya motane na mwindu.

Libulu oyo ezotongama na kati babiliki, babiliki ezotongama na kati ya libulu yango eza na langi ya motane, na loboko ya mwasi ya libulu oyo eza na lopango ya manzanza esangami na mabaya, mansanza yango eza na lange ya mbwe.

awa ezali sapatu ya mwana moke sapatu oyo eza na se sapatu oyo eza na langi mibale langi a pembe na ngambu ya mibanda na langi na bondinga na ngambu ya kati

Ezali ndako ya sika ndako oyo tozomona eza ndako ezotongama eza ndako ya molayi etongami na ndenge ya likolo na se lopango ya ndako oyo na ngambu ya libanda tozomona ba fololo na likolo ya ndako oyo mazanzana nango tozomona eza ya mabende.

Awa ezali na zandu oyo bazolakisa biso place bazotekisa bambeli bambeli oyo eza ya sika eza na bal angi ekeseni mbeli eza na langi ya mwindu, na langi la chokola, na langi ya mbwe, na langi ya ponzinga.

Mama mwasi asilisami kokangama suki suki bakangi mama mwasi yango eza na langi ya mwindu na langi ya temb mama mwasi yango alati eleko ya litoi ya li nzanza na singa ya kingo ya li-nzanza.

na balabala eza na bato ebele basangani na bamituka tata mobali moko aza na balabala azali mosali ya police alati elato ya police kaka mobali yango alati casquette eza na langi ya muindo esangani na pembe.

Moto oyo eza moto ya pine ya mipepe misato moto yango eza na langi ya bondinga ememi bato misato mibale baza liboso motu moko aza na nsima na ngambu ya nsima ya moto yango esalemi na libete.

kabati esalemi na mabaya eza ya sika esilisami kosalema kabati yango eza na langi ya pembe eza na langi ya mosaka langi ya lilala na langi ya pondo

ndunda ya mobesu ezali ndunda ya carote na concombre eza na zandu ezotekisama ndunda ya concombre ya mobesu eza na langi ya pondu carote eza na langi ya lilala

Na ba sani awa eza na bilei bilei yango ezali supu piliti na lipa na kati ya lipa eza na mbuma tomati na matungulu na pene ya basani ya bilei oyo eza na emeleli na kati ya emeleli yango eza na masanga.

Awa, tozomona bapiki. Bapiki oyo, baza likolo ya motuka. Basimbi binduki na maboko na bango. Balati caskete eza na langî ya pondo.

Oyo eza mosala mayele na mosala maboko etongami na elongi ya motu, elongi ya motu oyo alati singa ya kingo singa kingo oyo etongami na liputa eza na ba langi ekeseni.

Awa ezali bilenge mibale bilenge mibale oyo basakanaka ndembo ya makolo bilenge mibale oyo moko aza na loboko ya mwasi mosusu aza na loboko ya mobali bilenge mibale oyo balati elamba ya likolo eza na langi na bonzinga esangani na langi ya pembe.

Singa ya kingo eza na misapi ya moto asimbi yango singa ya kingo yango esalemi na mabende mabende ya singa kingo oyo eza na langi ya mbwe

Awa ezali buku bana yakelasi ba salisaka ntango bazoyekola buku ya bana kelasi oyo ba salisaka ntango ba zoyekola eza na se eza na balangi ebele langi ya longondo, langi ya shokola, na langi ya ponzia.

Epanzeli , ya sango oyo ! eza na langi ya mwindu ! eza na bikomeli ,eza na langi ya pembe .

Ndunda ya mobeso, oyo ezali mbuma ya poivron. Mbuma ya poivron, eza na nzete, eza mibale. Eza na bakasa eza na langi ya pondo. Mbuma ya poivron moko eza na langi ya pondo.

Na balabala, ezali na mituka mibale etelemi. Motuka moko, eza na langi ya pondo. Mutuka mosusu, eza na langi ya mbwe. Na sima ya motuka, eza na loboko ya mobali, eza na nzete eza na bakasa eza na langi ya pondo. Na loboko ya mwasi ya motuka oyo, eza na langi ya mbwe. Eza na moto alati mbati eza na langi ya bozinga na elamba likolo eza na langi ya pembe.

Awa, eza epanze lisango na ememe lisango. Epanze lisango oyo, eza na elili ya emeleli. Emeleli yango, eza na kati. Eza na langi ya shokola, na likolo eza na langi ya pembe. Na libanda ya emeleli oyo, eza na bikomeli eza na langi ya pembe.

Na mesa awa eza na maboke mibale ya mbisi na kwanga eza na sani ya pembe eza na ba elili ya ba fololo na liboso ya liboke moko eza na ba milangi ya bimeli eza na langi ya motani, liboke moko eza na lutu na kati.

oyo eza mwana-kelasi mwana-kelasi e akangi suki azolakisa biso neti asilisi kokoma shifre ya mwabe

Buku ésalisaka bana mikié koyékola kotanga épesaka bango pe mayélé ya koyéba lisapo eza na kati ya buku yango. Mofuniko ya buku yango eza na langi ya pembé eza na bikoméli eza na langi ya mwindu eza na élili ya ba ndéke mibalé eza likolo ya nzéte ba ndéke yango eza na langi ya mosaka ésangani na langi ya chocola na pembé.

Awa ezali ndako oyo etongami mibale likolo na se ya likolo eza na fenêtre mibale ndako oyo ya likolo eza na balangi ekeseni langi ya mosaka, langi ya pembe na ndako ya se tozomona pe eza pe na langi ya mosaka, na ba fenêtre mibale na côté ya liboso eza na fenêtre moko na penepene ya ndako oyo tozomona ba fololo.

Awa ezali bendele, bendele oyo eza na langi misato langi ya pembe, langi ya mayi ya pondu, na langi ya motane.

Carton ya kisi eza na balangi ya mosaka lange ya pembe na lange ya motani. likomeli eza na karto ya kisi oyo eza na lange ya motani na lange ya mundo elili eza na karto ya kisi yango eza na bamwa ya mai te.

oyo ezali lipekapeka oyo eza likolo ya nzete lipekapeka oyo lisusi eza penepene bafololo oyo eza na langi na nongondolipekapeka oyo eza tete mdene ya makasa eza na langa mai ya pondu

Ndako etongama etondi te ndako yango etongama na ba biliki eza na langi ya mbwe na kati ya ndako eza na matiti ya ko kauka na matiti mosusu ya mobeso matiti ya ko kauka eza na langi ya shokola matiti ya mobeso eza na bakasa eza na langi ya pondo na libanda ya ndako eza na matiti ya ko kauka na ba nzete ba nzete eza na matiti ekauki te eza ba kasa eza na langi ya pondu.

Awa ezali lisanga ya bilenge mibale elenge mwasi na elenge mobali, elenge mobali alati mbati eza na langi ya mwindu na elamba ya likolo eza na langi ya mwindu esangani na langi ya pembe na sapatu ya mwindu. Elenge mwasi alati mbati eza na langi na bonzinga, langi ya pembe, na langi ya motane alati sapatu ya pembe likolo alati elamba esangani langi ya mwindu na pembe amemi sakoshi na mukongo na mutu naye atie kitambala oyo eza na langi ya bonzinga.

awa ezali nzinzi oyo eza likolo ya likasa nzinzi oyo eza na langi ya moindu na langi ya mai ya pondu kasiboyo eza na langi ya pondu banzete ya kasa oyo eza na langi ya motani na langi ya mai ya pondu.

Oyo ezali lisanga ya bato ebele, lisanga ya bato ebele awa moko aza liboso asimbi bendele eza na langi ya bonzenga na langi ya mosaka, moto oyo alati elamba likolo eza langi ya bonzinga na langi ya mbwe na nsima na ye eza na batu mosusu ebele ba keseni.

Awa tozomona eza epai wapi bazolakisa biso bazotekisa ba biloko ekeseni place oyo bazotekisa ba mikro mikro oyo eza na loboko ya mwana mobali mikro oyo eza na se ya radio liboso ya radio oyo eza na mesa mikro oyo eza nase ya sache.

awa ezali karton karton yango batiaka na kati mwa mabele oyo ekangaka kalatasi karton yango eza likolo ya mesa eza na balangi ebele langi ya botani langi ya mosaka langi ya mwindu langi ya lilala na langi ya pembe na karton oyo eza na elili ya mabele yango ekangaka bakalatasi

motuka minene pe molali etelemi na mbalabala motuka yango na liboso eza na langi ya pembe esangani na mwimgu na nsima eza na libende eza na langi ya motani na se ya libende ya lange ya motani eza na libende mosusu eza na lange ya pindu bapine ya mipepe ya motuka oyo eza na lange ya minge libende ya katikati ya pine ya mipepe eza na lange ya bwe esangani na motano

lisanga ya bilenge mibali oyo bazali basakani ya ndembo ya makomi elenge mibali moko eza na nsima alati sapatoa mwindu soseti ya pembe mbati ya muindu pe na mbale kolo eza na nangi ya bondinga

Na balabala awa eza balabala mibale balabala moko eza na loboko ya mwasi mososi eza na loboko ya mobali balabala ya loboko ya mwsina ,se ya banzete eza na bato bazotambola balabala ya loboko ya mobali eza na mituka ya mokusi ezotambola ezokende na kati kati ya balabala oyo eza na nzete ya mandalala nzete mandala lango eza na bakata eza na lange ya pondwa na se na ngambu ya se ya nzete yango eza na lange ya mboya.

Awa, ezali karton ya kisi. Karton ya kisi oyo, eza likolo ya mesa. Karton ya kisi oyo, eza na ekomeli ekeseni. Eza pe na langi ekeseni. Na se ya karton ya kisi oyo, tozo mona eza pe milangi ya kisi.

Motuka ya monene eza na balabala ya mabele ezo tambola . Motuka ya monene yango eza motuka e memaka zelo to mabanga . Na sima eza na langi ya pembe na liboso pe eza na langi ya pembe, Ba pneux ya mipepe ya motuka ya monene oyo eza na langi ya moyindo .

Awa ezali bileyi ,bileyi oyo eza na sani bileyi oyo eza mosoni na ndunda. ndunda oyo eza na lange ya mayi ya pondu .

oyo awa eza li kisi kisi oyo eza likolo ya mesa eza na bikomeli eza na langi la mwindo

Na zandu awa eza na mama azotanda nguba na mesa mesa etandami nguba oyo eza mesa ya mabaya eza na kitambala likolo ya mesa mama oyo eza na zandu azotanda nguba alati kangana eza na langi ya bozinga akangami suki suki akangami eza na langi ya longondo esangani na pembe na mwindu

sapatu eza na se sapatu yango eza sapatu ya batata mibali na bilenge mibali balataka na libanda ya sapatu oyo eza na langi ya bwe na basinga ya sapatu yango eza na langi ya bwe na kati ya sapatu oyo eza na langi ya pembe

Nzete oyo ezali na zamba, nzete yango eza ya monene eza na bakasa ebele, bakasa yango eza na langi ya pondu, nzete oyo eza na bakasa moko ya ko kawuka.

Masuwa oyo eza na kati ya mai masuwa yango na ngambu ya liboso eza na baluminista ya moke eza na langi ya pembe na ngambu ya nsima masuwa yango ememi liloko ekeseni masuwa yango esalemi na mabende.

elenge mwasi oyo azotambola azolakisa elateli esilisami kotongama eza ya sika elenge mwasi yango alatisapato ya molai eza na langi ya mwindu liputa eza na balangi esangami

lisanga ya bana moke, bana basi ,na bana mibali, na bâtu mikolo ,bilenge basi, na bilenge mibali ,mwa moke afandi alati elamba eza na langi ya bonzinga akangi suki mwa mobali alati elamba eza na langi ya mayi ya pondu bakiti bafandeli eza na langi ya bozinga bana mike na bato mokolo bazo yemba ba mosusu bazo seka.

Mbumayakakau oyo eza na nzete mbuma ya kakau yango eza na langi ya motani, nzete yango eza na langi ya mbwe makasa ya nzete oyo eza na langi ya pondu.

lisanga ya bana-mbokaango baza na balabala eza batata mibali na bamama mwasi mama mwasi moko aza na liboso asimbi bendele na loboko na ye ya mobali bendele yango eza na langi ya mosaka na langi ya bondinga

Oyo awa eza buku, buku oyo eza na elongi ya mwana mwasi na elongi ya mwa mobali, mwana mwasi oyo alati elamba oyo eza na langi ya longondo buku oyo eza likolo ya mesa.

saki ya moke oyo eza saki mibale saki yango ezotekisama eza na balangi ya shokola langi ya mwindo eza na mwa mbuma ezana langi ya pembe

Awa ezali buku, buku oyo eza buku bana kelasi ba salisaka tango bazo yekola buku oyo eza na elili ya bato mibale mutu mokolo na mwa ya moke, buku oyo eza na bi komeli ekomanii eza na langi ya pindwe na langi ya bozinga na lange ya motani.

wana-moke oyo aza na suki ya mwindu esilisami kosanola mwana moke yango alati elamba ya likolo eza na langi ya pembe.

lisanga ya libota esalemi na bana-basi mibale na mwana moke ya mobali moko bana-basi ya mikolo mibale moko alati matalatala na misu mosusu aza na langi ya mwindu esangani na longondo alati biloko ya matoi na singakingo alati elamba likolo eza na langi ya mbwe mwa moke ya likolo eza na langi ya motani esangani na shokola

Awa ezali lisanga ya basali ya ekolo lisanga ya basali ya ekolo yango bafandi na ba kiti etongami na mabaya basali ya ekolo oyo eza ba tata mibali na ba mama mwasi ba tata mibali yango baza na lisanga oyo ya basali ya ekolo moko alati sapato ya motani mbati ya pembe na elamba ya likolo ya mwindo.

na makasa oyo eza na mwa nyama muke , yango eza na langi ya bwe makasa oyo ezali na langi ya pondu, makasa moko mosusu eza na langi ya mwa mosaka .

Awa tozo mona masini, masini oyo eza na langi ya pembe liboso masini oyo tozo mona kiti ya mwindu. Na loboko ya mobali ya masini oyo tozo mona mwa kitunga ya moke eza na se, eza na langi ya mbwe.

Loboko ya moto ezo lakisa biso motu asimbi kibakuli ba tielaka bileyi na mesa. Kibakuli oyo eza ya mbele, na nsima ya kibakuli yango eza na ekuke. Ekuke yango eza ekuke ya libaya, eza na langi ya chokolat.

nyama oyo ezotambola eza na makolo mwambe eza na balangi esangani langi ya s Chokola na langi ya mwindo.

Bisi ya monene oyo etelemi na balabala bisi ya minene yango ekomi na wenze eza na batu ebele bazotekisa biloko ekeseni bamilimisa ya bisi yango eza polele bisi yango eza na langi ya pondu esangani na langi ya mwindu batu ebele bazoya na biloko bazotekisa na wenze oyo bazolakisa bato baza na bisi oyo basomba.

Awa ezali epayi wapi bapanzelaka sango pai oyo place bapanzelaka sango tozomona eza na ba ekomeli eza na langi ya mwingu na langila bondinga epanzela sango oyo eza pe na lange ya ma ya pondo na langi ya pembeye na langila bondinga

Awa ezali epai wapi batiaka epanzele ya sango epanzele ya sango oyo eza na elili ya moto eza na kasa eza na langi ya pondo elili ya motu oyo eza na epanzele ya sango oyo eza na langi ya lilala na langi ya mwindu.

Tata mobali oyo eza moyembi azoyemba na nganda tata mobali yango alati elamba likolo eza na langi ya mwindu na loboko na ye ya mwasi asimbi micro na loboko naye ya mobali ya matisi yango likolo alati matalatala alati ecouteur na matoyi na ye epai azali azoyemba eza na langi ya kasa ya pondu na langi ya mwindu.

Nyama eke oyo eza na matiti ezotambola nyama eke yango eza na balangi ebele langi ya mosaka esangani na langi ya mwindu esangani na langi ya pondu nyama eke yango eza na matiti ya kokawuka

Oyo awa tozomona eza biloko ya komela eza na kati ya kopo ya mabende biloko ya komela oyo eza na zando likolo ya mesa kopo ya libende oyo place biloko ya komela eza na kati eza na ba langi ekeseni eza na langi ya bonzinga, langi ya mayi ya pondu na langi ya motane.

Carton ya kisi oyo eza na balangi mibale langi ya pembe na lange ya pondo eza na bikomeli eza na langi ya mingi.

oyo awa tozomona eza na kati ya ndako oyo ndako bakendaka koliela yango biliela babengaka na lopoto restaurant na kati ya ndako yango eza na bakiti ya kofanda mibale bakiti yango eza na lange lamotani na liboso ya kiti yango eza na mesa sbeza mesa ya mabende likolo ya mesa tozomona mabende ya langi la pembe

Awa ezali bendele. Bendele oyo, eza na ba langi ekeseni. Bendele oyo, eza na langi na botani, bendele oyo eza na langi ya pondu, eza pe na langi na bozinga, na langi na mosaka, na langi ya mwindu.

Oyo awa tozomona eza na kati ya zandu, na kati ya zandu eza esika batekisaka bilei ekeseni, na kati ya bilei oyo tozomona batandi yango na se, tozomona na kati ya ba panie yango tozomona songo, tozomona matungulu, tomoni legume, tomoni pe na nguba.

Ba soda ya ekolo bafandi likolo ya motuka, basimbi manduki na maboko na bango balati elato eza na langi ya pondou balati na ba caskete na mitu eza pe na langi ya pondou.

Awa ezali bilei bilei oyo eza likolo ya mesa eza pe na sane ya pembe bilei oyo eza loso ndunda na musuni

te oyo etelemi na kati ya matiti matiti yango eza matiti ya modeso eza na lange ya pondo nzete yango eza na bakasa na naba likolo bakasi yango pe eza na lange ya ma ya pondo

Na kati ya motuka awa ezali na ba efimeli ebele na kati ya motuka yango eza na langi ya mbwe.

Awa ezali elenge mobali, elenge mobali oyo alati eleko litoyi ya mabende elenge mobali oyo asilisi kokata basuki basilisi mpe kosukola ye na motu suki na ye eza na langi na mutu.

Awa ezali ndako, ndako oyo etongami na se na likolo eza na balabala, na lopango ya balabala ya libanda ezomona bafololo ndako ya likolo eza na moko na libisa moko ndako ya likolo oyo tozomona eza na langi ya pembe.

Telefone oyo eza likolo ya mesa eza esika moko na singa yango singa ya telefone yango eza ya mwindu telefone yango eza ya mwindu eza na bikomeli eza na langi ya pembe.

Balabala oyo eza na motuka ezotambola mituka mosusu etelemi na loboko ya mobali ya balabala yango tozomona ndako ya monene eza na ba lilinisa ebele eza na motuka etelemi na liboso ya ndako yango ndako yango eza na langi ya mwindu langi ya motani.

Awa ezali na balabala awa na loboko ya mobali tozomona wenze ,wenze oyo eza na baligemblingembo yango eza na balange ekeseni na balabala oyo tozomona tata mobali azotambusa brouet na kati ya brouet oyo tozomona milangi ebele ebele tata mobali oyo alati elamba eza na lange ya pembe na lipapa.

awa ezali na balabala epaye wapi eza na epanzele ya sango epanzele ya sango oyo eza likolo ya libende libende yango eza na lange ya mbwe epanzele ya sango oyo eza na baelili ya batata misato na mama moko na bikomeli ebele bikomeli yango eza na lange ya pembe lange ya mwindo na lange ya motano

karto ya kisi eza na bikomeli eza na langi ya bonzinga langi ya motani na langi ya pembe karto ya kisi yango moko eza na langi ya pembe na langi ya bozinga eza na elili ya lutu.

Awa ezali na balabala awa eza na mutuka litelemi motuka yango eza na langi ya pembe na langi ya ma ya pondu na loboko ya mwasi ya bisi oyo eza na mwa libende etelemi libende yango eza na langi ya pembe na langi ya motani na ekuke ya bisi yango eza na bato mibale batelemi balati mbati ya mwindu

Masuwa eza na kati ya mai. Masuwa yango eza masuwa ya moke eza na kati bato mibale na pembeni ya mai eza na matiti matiti yango eza na bakasa eza na langeya pondo.

Singa ya kingo na biloko ya matoyi eza ya sika ezotékisama. Singa kingo yango eza ya libende na biloko ya matoyi yango mpe eza ya libende eza na langi ya mosaka biloko ya matoyi eza na élili ya ékulusu médaille ya singa ya kingo yango mpe eza na elili ya ékulusu.

na zando awa bazotekisa biloko ekeseni eza na balangi ebele esangani na pene ya biloko oyo bazotekisa na zando eza na tata mobali alati lipapa na mbati eza na baelili ya biloko ebele

ndako etongami na likolo pe na se ndako ya se eza na bikomeli ekomami eza na lange ya motani ndako ya se eza na mwinda ezopela eza na langi ya pembe na langi ya bonzinga ndako ya se yango eza na ekuke moko ndako ya likolo eza na balilimisa ebele na ekuke moko eza na langi ya bonzinga na langi ya pembe

awa ezali pikipiki oyo etelemi na kati ya lopango na loboko ya mobali ya pikipiki oyo tozomona mabende ekeseni tozomona pena manzanza liboso ya pikipiki oyo tozomona moto azotambola alati mbati eza na langela bonzinga

Singa ya kingo oyo esalemi na mabende senga ya kingo yango eza na lange ya mosaka etandami likolo ya kiti kiti yango eza na lange ya mosaka.

Awa ezali lisanga ya bana oyo tozomona eza bana mibali naabsibana basi oyo bango nyonso na bana mibali batelemi baza na kati ya ndako, mwana-mobali moko alati tolo polele mwana-mwasi moko aza na nsima amemi lekene ya mwna moke.

Awa ezali na balabala na loboko ya mobali ya balabala oyo tozomona ndako, ndako ango etongami na ndenge ya likolo pe na ndenge ya se balilisa ya ndako ya likolo eza balilisa etongami na mabende badiliki ya lopango ya ndako oyo eza na langi la mbwe na langi la pembe.

bisalisi bana-kelasi basalisaka ntango bazo yekona bisalisi yango eza ya sika eza na zandu ezotetisama bisalisi yango etandami na etandaka ya kilaule

Awa ezali bilamba bakandi na singa na lopango libanda bilamba oyo eza na balangi ekeseni lange ya motani, lange ya pembe, lange ya mbwe, lange ya chokola na langi ya mosaka.

Buku bana ya kelasi basalisaka ntango bazoyekola buku yango eza na langi ya pondu esangani na langi ya pozinga na langi ya pembe na langi ya lilala bikomeli eza na buku oyo eza na langi ya mwindu langi ya pembe na langi ya motani

oyo ezali buku buku oyo bana-kelasi basalisaka ntango bazoyekola buku oyo eza na ba elili ya misala ya maboko na misala ya mayele buku oyo pe eza na baekomeli ekeseni

Elenge mobali oyo azotambola na zamba. zamba elenge mobali oyo azali eza na ba matiti ya mikuse eza na langi ya pondu elenge mobali alati lipapa eza na langi ya mosaka mbati eza na balange sangali amemi saki na mokongo eza na langi ya bondinga asimbi epi eza na lange ya mwindu na loboko na ye ya mwasi

awa ezali kato ya kisi karto yakisi o ezali kolo ya misa karto yakisi oyo eza na balangi ya pembe langi ya moli langi ya mosaka nalang ya motani

Na zandu awa eza na mama mwasi na elenge mwasi, mama mwasi azotekisa mai elenge mwasi azotekisa elamba, elamba elenge mwatsi azotekisa eza na bikomeli eza na langi ya mwindo mwana mwasi na loboko na ye mobali asimbi melangi ya mai eza na mifunikoi pe ya pembe azotekisa nozandu yango eza na balangi ya lingembe eza na zandu awa eza na balangi esangani.

Awa ezali na balabala. Na loboko ya mobali ya balabala oyo tozomona ndako, ndako etongami na ndenge ya likolo pe na ndenge ya se, ba manzanza ya ndako oyo eza na langi ya motani, ndako ya likolo eza na balimisa misato, na libanda ya ndako oyo tozomona eza na ekuke eza na lange ya mwindo.

awa ezali ndako ndako oyo eza na ekuke na lilisa na lopango ya ndako oyo tozomona nzete makasi ya nzete oyo eza na langi ya pondu lopango ya ndako oyo eza lopango ya mabende ndako oyo eza na langi mibale langi ya pembe na langi ya mosaka

bisalisi ya bana ya kelasi basalisaka tango bazoyekola bisalisi yango eza babuku bakomelaka na kati eza na bakalamu ya nzete na bakalamu bisalisi ya bana ya kelasi oyo eza pe na basizo bakalamu eza na balangi esangani bamifinikoya babuku yango eza pe na balangi ebele esangani

Awa ezali ba folono bafolono oyo eza na bakasa ya pondo na banzete ba folono oyo eza na kati ya lopango eza na se.

Awa ezali mosala ya mayele na mosala ya maboko mosala ya mayele pe zla mosala ya maboko, eza na eleli ya mama mwasi telemi na kati ya etemeli na motu na yo akumbi kitunga etongami na basinga ya nzete mama yango alati pe matalatala.

Awa ezali na kati ya ndako epai wapi bazolakisa biso ba kiti oyo etongami na singa ya nzete na mesa pe etongami na singa ya nzete eza na se ya etoko, etoko oyo eza na langi la pondu liboso ya mesa etongami na ba singa ya nzete tozo mona kitunga kitunga yango pe etongami na singa ya nzete.

Bilenge mibali oyo ba zali basakani ya ndembo ya maboko, bilenge mibali yango bazo sakana ndembo ya maboko na zelo . Na pene esika bazo sakana ndembo ya maboko eza na motuka ya moke e telemi eza na langi ya moyindo, bilenge mibali yango ba lati elato ba sakanela ndembo ya maboko ba lataka .

Awa eza na kati ya lopango, na kati ya lopango oyo tozomona ba fololo ekiseni, ba fololo oyo eza na se, eza na ba langi ekiseni, langi ya motane, langi ya pembe, na langi ya mai ya pondu.

awa ezali mai na kati ya mai oyo tozomona matiti na bakasa eza na langi la podu mai yango moko eza na langila mbwe

suki ya mwana mwasi ekangami eza na langi ya moindo. mwana mwasi yango alaki tolo polele na suki ya molai.

masini esokolaka bilamba ,masini yango eza na se masini oyo eza na langi ya pembe

na libanda esika basambelaka eza na motuka ya mokuse motuka yango eza na lange ya motani esangani na pembe na loboko ya mwasi ya motuka na libanda ya ndako basambelaka eza na bato bazotambola eza pena bandako ebele

mosala ya maboko esaleli na etutu ya ndako na ngambu ya libanda mosala ya maboko yango eza na langiya mosaka eza na bikomeli eza na langi ya motani na pembe eza na elili ya bato bazobina

Bilei oyo eza na nzungu ezolambama bilei yango eza ndunda eza na langi ya pondu ndunda yango elambami na mosaka.

awa ezali karteou ya kisi karteou ya kisi oyo eza likolo ya mesa kartou ya kisi oyo eza na langi ya ma ya pondo lange ya mbwe langi ya pembe bikomeli eza na langi ya mwindo

nyama eke oyo eza na nzete ya kasa nyama eke yango eza na langi ya mundu langi ya mosaka na langi ya motani kasa yango eza na langi ya pondu na langi ya longondo

Mama mwasi, asalisaki ko kangasa soki. Suki mama mwasi asilisami ko kangama, eza na langi ya mwindu, na langi ya bozinga. Mama mwasi yango, alati elamba ya likolo eza na langi ya mosaka, esangani na mwindu. Mama mwasi oyo, alati singa ya kingo, esalemi na mabende. Eza na langi ya mbwe.

Tata mosali ya ekolo azali mondele a lati matalatala a lati pe na kazaka eza na langi ya chocolat, na kalavati eza na langi ya motane, simisi na ye eza na langi ya pembe . Tata mosali ya ekolo a telemi liboso na ye eza na ba micro ébélé na loboko na ye a simbi mukanda na mesa epai ya telemi eza na bikomeli eza na langi ya motane, na losapi na ye ya loboko ya mwasi, a lati lopete .

buku oyo eza buku bana-kelasi basalisaka ntango bazoyekola buku ango eza na bikomeli eza na lange kiseni eza na elili ya bana-kelasi mibale elenge mwasi na elenge mobali

Motuka monene oyo eza na bala bala ezo tambola motuka monene yango eza motuka pene makala, mikumba na liboso ya motuka oyo eza na langi ya pembe esangani na mwindu lingimisa ya motuka .Yango eza ko kangama na kati ya motuka eza na moto azo tambwisa motuka yango na nsima eza na libende eza na langi ya pembe na loboko ya mobali ya bala bala oyo eza na ba lingembo ebele eza na bala bala bato bafandi na se ya lingembo yango.

Awa eza bendele bendele oyo eza na langi misato lange ya motanu, lange ya pondu ,na lange ya mosaka.

Bana-moke mibale oyo eza bana ya kelasi .mwana mwasi ya moke na mwana mobali .mwa mwasi akangami suki alati kitambala ezipi zolo na monoko mwa moke ya mwasi alati elato ya kelasi alati sapato ya pembe na soseti ya motani .Mwa moboli ya moke oyo alati kitambala ezipi zolo na monoko alati sapatu ya pembe esangani na mbwe alati elato ya kelasi.

Mama muasi aza na kati ya zamba, mama muasi yango ba kangi ye suki alati Kangana eza na langi ya motane esangani na langi ya pembe. Alati singa na libumu eza na langi ya pembe, na liboso ya mama muasi oyo eza na ngomba.

Sapatu ezali nase n'a singa ya sapatu Oyo eza na langi ya pembe nase ya sapatu yango eza n'a Langi ya pembe likolo ya sapatu eza naba langi esangani langi ya bozinga langi ya pembe na langi ya chocolat nakati ya sapatu eza na langi ya pembe

Awa ezali ndako etongami na ndenge ya likolo pe na se ndako ya likolo eza na langi ya pembe ezali na ba lilimisa ebele ndaku ya se etongami na mabaya na ba nzete na epemeli ya ndako oyo eza na kiti ndako ya se oyo etongami na mabaya na ba nzete eza na ba lilimisa mibale na ekuke moko.

Plaquete ya kisi eza likolo ya mesa, plaquete ya kisi yango moko eza na langi ya mbwe, eza na bikomeli eza na langi ya mwindo, na plaquete ya kisi yango eza na mbuma ya kisi mineyi esi ba meli.

wa eza na kati ya ndako epai waki bazotekisa biloko matoi basengaking naokatemiloko matoi na basengakingo na mokate oyo eza likolo ya mesa mesa oyo batandiy kitambala eza na langi ya pembe

na balabala awa eza na mituka mibale etelemi motuka ya mokusena motukaya molai motuka ya mokuse eza na langi ya pondo na langi esangani na pembe motuka ya molai eza bisi yango pe eza na langi ya pembe esangani na pondo na nsima ya mituka mibale oyo eza na ndako eza na ba ekoke mibale eza na langi ya motana na loboko ya mwasi ya motuka oyo eza na bandako eza na manzambana bilambe etandami na libai

Awa ezali na balabala esika wapi eza na mituka ya mokie na mituka ya monene mituka ya mokie eza na loboko ya mwasi eza na langi ya may'a pondu na langi ya pembe mituka monene eza na loboko ya mobali na ngambo ya liboso ya mituka monene oyo eza na langi ya pembe na ngambo ya sima eza na elili ya motu eza na langi ya motani.

Sapatu ezali na se sapatu yango eza na ba langi ebele eza na ba langi ya pembe langi ya bonzinga langi ya motani na langi la lilala.

na mesa awa eza na sani ya bilei na sani ya bilei yango bilei eza na sani eza pondu fufu musuni ya kokauka na mbisi elambami na suka eza na nsima ya sani eza mai ya komela na biloko mususu ya komela ya sukali

Na zandu awa eza na babene ezotekisama esilisami kobela babenye yango eza ebele eza na lange ya chokola na kati ya babenye yango eza na kanya kagnya yango eza kanya ya libende.

lisanga ya bilonge basi na bilonge mibali bazoyikola bilenge basi na bilenge mibali bafandi elenge mwasi moko bafandi na spri alati kangana ya mwindo alati na biloko na to ya mibendee alati na mokate na lobepo na ye ya mwasi esaki ya mwindo ezai na pembene ya makolo na ye alati mokemengelo

Na nzela ya bala bala oyo na libanda ya lopango eza na ba nzete na ba nzete na likolo ya ba nzete eza na ba singa ya courant na libanda ya lopango lisusu eza na ekuke ya libende eza na langi ya mbwe babimisi etongami na libanda ya lopango eza na langi ya mwindo pe na langi ya mbwe nakati ya lopango eza na ba nzete ya mbila ba nzete ya mbila eza na makasa

banzungu oyo eza banginge batia y cabilei na nasi batangu yango eza na mapi saka bandango oyo eza na bafololo eza na bangi ebe

Elenge mobali oyo afandi na nganda na liboso na ye eza na mesa eza na bilei na milangi ya mayi na milangi ya masanga na basani eza na bilei pondu, fufu, na matungulu.

O Awa tozomona eza mutuka ,mutuka yango eza naba pines misatu pine yango eza nalangi ya mwindu nakati ya pine nango eza na mabende pe ezanalangi ya mbwe mutuka yango ezanalangi ya pembe mutuka oyo eza nakati ya balabala ezokende

Sima ya mofineko ya telefone oyo eza na misapi ya moto mofineko ya telefone yango eza na langi ya ngola.

Na kati ya zamba, eza na ba nzete ya mulayi pe ya minen, eza na ba kasa eza na langi ya pondu, na ngomba mosusu na loboko ya Mobali ya nzete oyo, eza ngomba, ngomba yango eza na ba matiti na ba nzete eza na ba kasa ya langi ya pondu. Na kati ya zamba yango lisusu

Na nganda awa, eza na ba mwinda ebele ezo pela likolo na se. Eza pe na ba kiti ebele, etongami na mabaya. Na kati ya nganda yango, eza na bilauli na milangi.

Mwa-mwasi atelemi alati mbati ya mwindu na lipapa na makolo na ye elamba likolo alati eza na ba langi esangani langi ya mbwe langi ya pembe na langi ya mwindu mbati ya mwana-mwasi oyo eza ya kokatama.

ndako oyo etongami na ndenge ya kala ndako yango etongami na se mpe na likolo ndako ya se eza na ba ekoke ebele manzanza ya ndako ya se eza na lange ya motane ndako ya likolo eza na balinimisa ya moke ebele manzanza ya ndako ya likolo eza na lange ya motane ndako yango moko eza na lange ya mosaka

Nzungu eza na kati kwanga. Nzungu yango eza na ba fololo eza na langi ya pondu, langi ya motani, na langi ya ngola. Nzungu ango eza na langi ya pembe, na langi ya bonzinga, kwanga eza na langi ya pembe.

bendele oyo eza na balangi ya motani na langi ya pembe

Na bala bala awa eza na mituka ebele ezo tambola, na loboko ya mwasi ya bala bala yango eza na mituka ya mibale eza na langi ya mayi ya pondu esangani na langi ya pembe, liboso ya motuka eza na langi ya mayi ya pondu esangani na pembe eza na motuka mosusu ya mwindu na loboko ya mobali ya motuka ya mwindu eza na motuka mosusu ya pembe na loboko ya mwasi ya bala bala oyo eza na motuka eza na langi ya pembe.

Awa ezali ngulu, ngulu oyo eza na kati ya zamba elali na kati ya matiti eza na ba langi ya bokeseni, langi ya mwindu, na langi ya motani.

kayungulu eza ya sika eza na zandu ezo tekisama, kayungulu yango esimbami na loboko ya moto azo tekisa yango. Eza na ba langi esangani ba kayungulu moko eza na langi ya lilala, mosusu eza na langi ya bonzinga.

Awa ezali ndako eza na balabala ndako oyo eza na lopango ya mabende ndako oyo etongami na ndenge ya likolo na se ,tozomona eza na balilisa ebele na baekuke lopango ya ndako oyo etongami na mabende na libanda ya lopango oyo na balabala tozomona mabende ya mundu mibale.

awa ezali esika epai wapi bazotekisa mafuta y kopakolaazomafuta kopakola na nzoto oyo eza na kopo na kati ya étagere mafuta kopakola oyo bakopo moko eza na langia mosaka na mifiniko pe eza na langi ya mosaka bakopo mosusu eza na mifiniko eza na langi la shokola bakopo mosusu eza na langi la motani

Mokonzi, mosali ya ekolo oyo alati matalatala, na motu na ye aza na suki esangani ya pembe na mwindo. Kiti a fandi eza na langi ya mwindo. Alati abakosi eza na langi ya mwindo, na simisi eza na langi ya pembe. Liboso place afandi, eza na bafololo eza na langi ebele.

singa ya kingo eza ya sika ezwa na zandu ezotekisama singa ya kingo yango esalemi na mabende eza na balangi esangani eza na langi ya motani eza na langi ya mosaka

Bana basi na bilenge basi basangani baye kosambela bilenge basi na bana-basi oyo balati elato eza na langi ya bonzinga na se na langi ya pembe likolo bakangi kitambala na motu eza na langi ya pembe.

Na balabala awa eza bilenge mibali bazopusa charrette na loboko na bango ya mwasi eza na bisi eza na balimimisa eza polele eza ofungwama bisi yango eza na langi ya pondu na langi ya pembe bilenge mibali oyo bazopusa charrette elenge mobali eza na nsima alati lipapa na mukadi eza na langi ya bondinga na kaskette ya motu eza na langi ya pembe esangani na mwindu elenge mobali ya liboso alati bilamba ya mwindu na caskete na motu na yo

Buku oyo eza buku bana-kelasi ba salisaka tangu bazo yekola buku yango eza na eleli ya nyau eza na bikomeli ebele bikomeli moko eza na langi ya mosaka, na langi ya motani, na langi ya pembe.

epanzeli ya sango oyo eza na langi ya mwindo eza na bikomele eza na lange ya mbwe na langi ya pembe

Likolo ya mesa eza na sani, sani yango eza na bilei. Bilei eza na sani oyo ezali sau, ndunda, mbisi, na musuni ya cabré na mwa pilipili.

Awa ezali kartor ya kisi kartor ya kisi oyo eza na bikomeli ekomami eza na langi ya mwindo, karto ya kisi oyo eza na langi ya bonzinga eza pene langi ya ngola.

awa na kati ya zamba oyo eza na mama mwasi asilisi kokata banzete moko moko mama mwasi oyo afandelikola banzete asisi kokata na kati ya zamba oyo tozomona banzete na bakasa na banzete mosusu eza na bakasa ya mai ya polo

Awa ezali basali ya polise oyo baza likolo ya mutuka, mutuka oyo eza na balabala ezokende, basali ya polise nyonso elamba balati eza elamba eza na langi ya bonzinga na mitu na bango balati ba ekoti eza na langi ya mwingu, motuka oyo mpe eza na langi ya mai ya pondu na langi ya pembe.

Motuka monene ezotambola ememi bato likolo na loboko ya mwasi ya motuka oyo eza na zamba zamba ngo eza na bakasa matiti moko esi ekauki eza na ba nzete eza na bakasa eza na langi ya pondu na loboko ya mwasi eza na mwa matiti ya mokuse eza na bakasa eza na langi ya pondu.

Awa ezali epayi wapi bazopanza sango epanzela ya sango oyo eza na bikomeli eza pe na ba langi ekeseni langi ya motane langi ya mwindu na langi ya bozinga. bikomeli yango eza na langi ya mwindu langi ya pembe na langi ya bozinga

Awa eza na balabala oyo tozomona mutuka ya molayi na sima ya mutuka oyo tomona mabende eza na langi ya motani na liboso ya mutuka oyo eza na langi ya pembe esangani na motani na moyimdo.

Awa ezali bilenge mibali oyo basakanaka ndembo ya makolo baza na kati ya balabala bilenge mibali oyo bango nyonso balati mbati ya mwindu na elamba likolo pe eza na langi ya mwindu esangani na langilamai ya pondu eza na ebenge moko na loboku na ye ya mwasi asimbi sa coshe

Elenge mwasi na elenge mobali baza na kelasi bazoyekola elenge mwasi akangi suki alati elamba likolo eza na lange ya pembe, na mbati eza na lange ya mwindu elenge mobali alati mbati eza na lange ya mwindu, na elamba likolo eza na lange ya pembe, na kita mbala ezipi zolo na monoko na ye elenge mobali yango alati pe matalatala.

Singa oyo eza nase, singa yango eza singa ya computer eza na langi ya mwingu eza na bikomele likolo bikomele yango eza na lange ya pembe esangani na mwindu.

litalatala oyo esangami na liputa, liputa esangami na litalatala oyo eza na balangi ebele langi esangami

Epanzeli ya sango oyo eza na langi ya pembe na langi ya bonzinga bikomeli eza na epanzeli ya sango yango eza na langi ya pembe.

bisi oyo eza na balabala ezotambola bisi yango osana langi ya pende na langi ya mai ya pondo bapune ya mituka ya bisi oyo eza na langi ya mwindo bisi yango eza na baliimisa misato

Oyo awa eza na kati ya ndako, na kati ya ndako oyo tozomona eza place batekisaka ba parei electrique.

moselekete oyo eza na se ezotambola moselekete yango eza na lange ya mwindu na lange ya mosaka

Na loboko ya mobali ya balabala oyo eza na batata mibale batelemi na se ya nzete nzete epai batata mibale oyo batelemi eza na bakasa eza na langi ya pondo batata mibale oyo eza moko aza mosali ya soda alati sapato ya mwindu na elato ya basoda tata mobali mosusu alati mbati eza na langi ya motani esangani na pembe.

Awa tozomona ezali ba fungola ekiseni, ba fungola oyo ezali ba fungola ba mecanisien basalisaka ntango baza na mosala na bango, bafungola oyo tozomona eza na se.

mosala ya maboko na mosala ya mayele esalemi na elile ya moto elile ya moto yango afandi alati bilamba eza na balangi ebele asimbi eloko na maboko na ye alati caskete eza na balangi esangani langi ya bodinga langi la longondo langi ya lilala na langi ya pembe

Lisanga oyo eza lisanga ya bana-mboka lisanga ya bana-mboka yango eza ba mama mwasi na ba tata mibali na lisanga yango eza na tata mobali moko alati sapato ya mwindu mbati ya pembe na loboko na ye ya mobali asimbi libaya eza na langi ya mwindu alati matalatala eza na langi ya mwindu afandi na kiti elati elamba eza na langi ya motane.

bilei eza na sane ya mbele sane yango eza na langi ya pembe. bilei eza na sane oyo ezali ndunda na loso na kati ya bilei eza pena lutu lutu yango eza lutu ya libende

Basali ya securite batelemi na loboko ya mobali ya balabala. Mosali ya securite moko afandi likolo ya moto alati mbatya mwindo esangani na pembe, alati na simisi eza na langi ya bonzinga. Basali ya sekurite mosusu mibale batelemi eza mama mwasi na tata mibali, na nsima na bango eawna wenze yango eza na balingembu ebele eza na balangi esangami.

awa ezali elenge mobali atelemi alati sapato ya motani esangani na pembe epai elenge mobali oyo a telemi ebakandi etoko eza na langi ya pondu alati mbati ya bondinga na loboko na ye ya mobali asimgi kitunga na maboko na loboko na ye ya mobali yosusu tozomona ekuke esalemi na mapende eza na langi ya mwindu liboso elenge mobali oyo eza na bikobeli ebele alati caskete ya mwindu na moto

Awa ezali mabende oyo basali basalisaka ntango bazosala mosala ya mabaya na nzete mabende oyo eza na se.

bisi eza na balabala etelemi liboso ya ekuke ya bisi oyo eza na tata mobali etelemi alati lipapa na mbati ya langi ya mwindu na elamba ya likolo eza na langi ya motani singa ya saki ya moke amemi eza na langi ya mwindu balininisa ya bisi yango eza polele. bisi yango eza na langi ya pembe esangani na mayapondo

mbuma ya nanasi yango eza na zando ezotekisama mbuma ya nanasi eza na balangi ekeseni langi ya lilala langi ya mayi ya pondu na langi ya mosaka

Awa ezali epai wapi ba panzanaka sango epai oyo ba panzelaka sango eza na ba ekomeli ekeseni bae komeli moko eza na langi ya mwindu eza pe na ba elili ya biloko mosusu eza na ba langi ya bonzinga langi ya pembe na langi ya motane.

Matiti oyo eza matiti ya mobeso eza na libanda ya lopango ,ya ndako lopango ya ndako eza na ekolo ya moke eza na langi ya shokola na kati ya lopango eza na ndako, ndako yango eza na kati ya lopango eza na ba limimisa ya moke na likolo ya balimimisa eza na mwanzanza ya moke ndako yango eza na langi ya pembe.

Awa ezali kartoon ya kisi karton ya kisi oyo eza likolo yamesa karton ya kisi oyo eza langi ya mosaka langi ya motani langi ya pembe langi ya mwindo.

awa ezali etandaka etandaka yango eza na se etongami na mabaya libaya ya etandaka oyo eza na lange ya shokola na nsima yango tozomona ba crusin eza na lange ya bwe

na balabala awa eza balabala ya mabelena loboko ya mobali ya balabala oyo eza na motuka moke ezotambola eza na langi ya motani esangani na pembe na loboko ya mwasi ya balabala ya mabele oyo eza na motuka mosusu ezotambola eza na langi ya pembe na loboko ya mobali ya balabala ya mabele eza na moto eza na nsima ya motukaangona zamba awa eza na banzete banzete yango eza na bakasa eza na lange ya pondo

na balabala awa na loboko ya mwasi ya balabala yango eza na moto etelemi i moto yango eza na elenge mobali afandi likolo ya moto elenge mobali alati caskete na lipapa na elamba y likolo eza na langi ya bozinga na loboko ya mwasi ya balabala yango eza na mama mwasi azotambola amemi mwana na mokongo amemi mwa sake ya moke ya moyindo na loboko na ye ya mobali na loboko ya mwasi ya balabala yango eza na balingi mbutu deni

Awa ezali loboko ya mutu, loboko ya mutu oyo eza na mosopi moke oyo eza na langi ekeseni, eza na langi ya chokola, na ngambu ya liboso, na mua mwindu na gambu ya nsima.

awa ezali bilengebasi awa bazosaka na ndembo ya maboko bilungebasi oyo moko alati elamba ya likolo eza na langi ya motali nesangani na pembe na caputula eza na langi ya motali na sapote eza na langi ya mosaka na soseti eza na langi ya mwindo esangali na mpembe

awa ezali mosala ya maboko paiwapi bazolakisa biso basilisi kotonga kabati kabati oyo eza na balangi mibale eza na langi ya motani na langi ya mbwe

Awa ezali lisanga ya bilenge mibali, oyo ba moko balati mbati eza na langi ya bonzinga na elamba ya likolo eza na langi ya motani na bikomeli eza na langi ya pembe.

Awa ezali motuka ekufi bazo bongisa liboso ya motuka oyo tomoni bafungoli eza na mabende edele mabende ya motuka oyo eza na langi ya mbwe motuka yango moko eza na langi ya mwindu na langi ya pembe.

Tata mobali oyo azali na loboko ya mobali ya balabala oyo alati lipapa eza na langi ya mwindu mbati eza na langi ya mwindu mbati eza na langi ya mwindu likolo ya mbati alati kangana eza na langi ya mwindu asimbi telefone na ye na loboko na ye ya mobali.

na balabala awa motuka ezotambola motuka ngo eza na langi ya mbwe na lange ya mwindu kiliya miteke ya motuka oyo eza na lange ya mwindu na loboko ya mobali ya balabala oyo eza na balangi eza na balangi ekeseni

Bisalisi basali batongaka bakiti na bamesa basalisaka bisalisi yango enaliboso eza elipende eza na lange ya mbwe na nsima eza na lange ya shokona.

Awa ezali pete ya mabende azolata na matoyi ya bana basi oyo biloko ya matoyi na lopete oyo tozomona eza likolo ya mesa, mesa oyo eza na langi ya mwindo, pete ya mabende eza na langi ya mbwe na motane.

nabilanga awa ezali na ba nzete ya makemba. ba nzete ya makemba yango eza na makasa moko ya kokawuka eza na langi ya shokola bakasa makasa mosusu ekawuki te eza mobesu eza na langi ya pondu

Awa ezali epai wapi bazo panzela sango eza na balabala mibale tozomona libende eza likolo, mutu oyo alati elamba ya likolo ya bonzenga, na mbati ya mwindo na liboso ya place oyo bazopanzela sango ya mabende ezopanza sango tozomona mwaka bati moko ya mabaya.

lisanga ya libota oyo eza lisanga esangani mama mwasi na bana mike mitamo mama mwasi yango afandi amemi bana misato na maboko na ye na se ya mokolo na ye ezali na bana mibale lisusu na elili ya elongi esalemi na misala ya maboko na mosala ya mayele

Epanzelo ya sango oyo eza na elili ya bilongi ya bato ebele eza pe na bikomeli eza na ba langi ya pembe na langi ya mwindu.

awa ezali bambuma ya pilipili mbuma y pilipili oyo eza na balange kesele langama ya pondu langamotano na langamosaka

Mabende mibale ezali na se, mabende yango eza na ba langi mibale langi ya mwindu, na langi ya mbwe. Libende moko eza na singa esimbi libende yango.

Oyo awa ezali bendele ya ekolo bendele yango eza na balangi ya mwindu langi ya mosaka langi ya motani na langi ya pembe.

lifulusi ya bakalatasi oyo eza lifulusi ya sika eza na zandu ezotekisama eza likolo ya mesa mesa yango eza mesa ya libaya eza na langi ya sokola lifulusi ya bakalatasi oyo eza na langi ya pembe na langi ya bondinga eza na bikomeli eza na langi ya bondinga na langi ya pembe

nzete oyo esimbami na loboko ya motoloboko ya motongo esimbi mbuma ya pilipili ya molai mbuma pilipile ya rom eza na langi ya pondo bakasa ya nzete ya tulipili oyo eza pe na langi ya pondo

Mesa balielaka mesa oyo eza na langi ya mwindu etongami na basinga ya mbele bakiti ya mesa yango eza na langi ya mwindu likolo ya mesa eza na ba etoko batiaka na se ya sani likolo ya etoko eza na bakanya na beli likolo ya mesa lisusu eza na baemeleli baetoko eza na mesa oyo eza na langi ya shokola na langi ya mwindu.

Oyo awa ezali pilipili, pilipili yango eza likolo ya mesa , eza na ba langi ekeseni ba pilipili moko langi na yango eza mayi pondu, mosusu eza ya mosaka, mosusu eza ya motane.

Ba sete oyo eza ya sika basete yango eza na kati ya sanduku eza na balangi ekeseni basete moko eza na langi ya mondu basete mosusu eza na lande ya mbo basete mosusu eza na landi ya pondu basete mosusu eza na landi ya longondu

Mokate oyo eza ya sika eza na zandu ezo tekisama, mokate yango esalemi na libende eza na langi ya mosaka esangani na langi ya mwindu.

Awa ezali karto ya kisi karto ya kisi oyo eza na maboko ya moto asimbi karto ya kisi yango eza na bikomeli eza nalangi ya botani na lange ya pembe na karto ya kisi oyo tozomona eleli ya moto azokima.

Na kati ya zamba ba nzete ébélé, eza ba nzete ya milayi na ba nzete ya mikuse, Eza na matiti ya mikuse, matiti yango ya mikuse eza na ba kasa eza na langi ya mayi ya pondu, ba nzete eza na zamba eza na ba kasa ya ko kawuka na ba kasa misusu ya mobesu . Ba kasa ya mobesu eza na langi ya pondu ba kasa ya ko kawuka eza na langi ya chokolat, Ba nzete eza na kati ya zamba, eza na langi ya chokolat .

Awa ezali etandaka etandaka oyo esilisami kosalema eza ya sika eza na langi ya chokola.

Awa ezali na balabala yango na loboko ya mwasi toopona mituka mibale na motu etelemi na loboko ya mobali ya balabala oyo eza na lopango eza na manzanza eza na lange ya motane, na kati ya lopango oyo tozomona nzete nzete yango eza na bakasa eza na lange ya pundo.

Lisanga ya basi na mibali ezali bayembi, ba yembamka na ndaku ya Nzambe , eza bana mibali na ba maman mwasi na bilenge basi na bilenge mibali. Moko a fandi, ba misusu ba telemi, ba lati elato na bango ya choristes, baza na ndaku ya Nzambe..

Awa ezali ndeke, ndeke yango eza na monoko ya molayi monoko ya ndeke oyo eza na langi ya mbwe. Na se ya monoko ya ndeke oyo eza na langi esangani langi ya motani na langi ya mwindu, na nsima ya ndeke oyo tozomona eza na langi ya mwindu na langi ya mbwe.

Bakalamu eza na misapi ya motu ezolakisa bakalamu yango eza na zando. Ezotekisama eza ya sika bakalamu oyo ekangami eza na bikomeli eza na lange ya motani eza na bikomeli mosusu eza na langi ya mwingi.

Awa ezali na balabala epai wapi tozomona na loboko ya mobali eza na ndako, ndako yango etongami na ndenge ya likolo pe na ndenge ya se nakota likolo tozomona ndako oyo eza na balimisa ebele na baekuki ebele na ngambu ya se eza pe na ekuki eza na lange ya sokola.

awa ezali sapato ya bilenge basi na bamama mwasi sapato yango etelemi likolo ya etoko etoko eza na balangi ebele langi ya mwindu na langi ya pembe esangani na mwingu sapato oyo eza na langi mibale langi la lilala na langi yangola

Sapato ya batata mibali na bilengi mibali eza na se, na libanda ya sapato oyo eza na lange ya mbwe esangani na pembe, nase ya sapato eza na langi ya mpembe na kati ya sapato oyo eza na langi ya pembe.

ndeke oyo eza likolo ya lopango ndeke yango eza na langi ya motane na loboko ya mobali ya ndeke oyo eza na banzete banzete yango eza na makasa eza na langi ya pondu.

awa ezali bilinge ya mibali baoyo basakanaka mosakani ya ndembo bilinge mibali oyo bamingi bafandi na se baza libanda lopango na loboko na banon ya mwasi eza na ndako ndako oyo eza na mure eza na ndangi lama ya pondu

awa eza mesa plasi bazwilaka bilei likolo ya mesa oyo tozomona etoko mibale batandaka na se ya sani eza na ngambu ya mobali na ngambu ya mwasi na katikate ya etoko mibale oyo tozomona kilauli eza na lange ya ngola na bafonolo eza na langi ekeseni liboso ya kilauli oyo tozomona sani ya tembe sani oyo pe eza na bafonolo eza na lange ekeseni

Kopo ya lizanza eza na kati eloko ya ko mela , na libanda ya kopo ya linzanza oyo eza na bikomelo eza na langi ya pembe, langi ya bonzinga, kopa linzanza yango moko eza na langi ya botane, lange ya bonzinga na langi ya pembe .

Awa ezali lisanga ya bamama mwasi, na batata mwasi bafati na kati ya ndako bazwi yekola ndenge kosala mosala na bango. Basuki ya bamama oyo eza na langi ya mwindo na langi ya chokola.

Lisanga ya libota oyo eza lisanga ya bana-basi ya moke na mwana mobali ya moke na mama na bango bazo tambola baza na balabala na loboko ya mama oyo loboko na ya mobali eza na motuka ya pembe pe ezotambola mwana-mwasi ya mokolo alati zip eza na langi ya pembe esangani na balangi mosusu akangami soki.

Awa ezali matiti, matiti oyo eza na matiti moko ya moke eza na se eza na langi ya mayi ya pondu matiti mosusu oyo eza na langila mosaka.

awa eza elengeelenge mobali oyo esimbi nkombo na maboko na ye azokombola liboso na ye eza na ekuke ekuke eza liboso ya mwa mobali oyo elenge mobali oyo eza na langi ya bodinga mwa mobali oyo alati mbati mbatire pe eza na langi ya bodinga na sapato ya moingo na motu ya mwa mobali oyo alati caskete

Mosala ya maboko na mosala ya mayele esalemi na elili ya motu elili ya motu oyo eza elili ya mwasi afandi asimbi eloko na maboko na ye.

Na balabala awa ezala na ba riupiki ebiye imeme bato na loboko ya mobali ya balabala eza na ndako ekolo ya ndako yango eza na epanzeli ya sango epanzeli ya sango oyo eza na ba elibi ya bamama mwasi na bilemgi basi baza na basuku esanola.

Buku bana-kelasi basalisaka ntango bazoeyekola buku yango eza na bikomedi eza malani ya doumbe eza matemili ya eleke mobadi besembe ya bara e mboto na moboko na eludi ya eleke mwasi ekalbaka soki buku yango eza na malagi ya atana na masaka esangaka mabete.

Awa ezali carton ya kisi eza likolo ya mesa carton ya kisi yango eza na bikomeli eza na langi ya pembe, na langi ya mwindu, na langi ya motane. Carton ya kisi yango moko eza na langi ya bonzinga na langi ya pembe.

tata mobali oyo alali aena se atandi litoko litoko yango eza na balangi y sangani tata mobali oyo alati kaputula eza na langi ya mbwe na elamba likolo eza na langi ya tenbe

Maboko ya moto elati gand ya pembe esangani na mwa mwindu moke, esimbi tuyau. Ezo bongisa tuyau eza na se ya mabele.

Carton ya nkisi oyo eza na langi ya mbwe na langi ya ngolo bikomeleka na carto ya nkisi yango eza na langi ya mwindu na langi ya mbwe na langi ya ngola.

likolo ya mesa eza na basani ebele na kati ya basani eza na bilei ekeseni bilei yango ezali sau kwanga ndunda iloso makemba mosumi ya cabri na mbisi ya kotumbama likolo ya mesa yango lisusu eza na ba emeleli na bambeli na baforshete na molangi ya mai

Bisalisi oyo eza bisalisi ya bana-kelasi basalisaka ntango bazoyekola na bisalisi yango ezali na kalamu ya nzete na ba buku na mabende ya ba kalatasi.

Mikolo mibale eza likolo ya mesa, mesa ya mabaya eza na langi ya chocola, mikolo yango eza na eponge ya moke, eza na langi ya bonzinga, nzete ya mikolo yango eza na langi ya mwindu .

buku ya bana-kelasi basalisaka ntango bazoyekola buku ango eza na bikomeli ya minene na bikomeli ya mope eza na landi ya bembe na benge ya mosaka elilingi eza na buku oyo eza nyama ete na nzete na bato

Awa ezali nzungu na se sani na likolo zungu na se eza na langi ya rwe sani ya likolo eza na langi ya bonzinga, na langi ya pembe.

Kabati oyo esilisami kosalema eza ya sika eza na se ezotekisama esalemi na mabaya eza na lange ya pembe.

awa ezali lisanga ya batata mokonzi ya ekolo batata mokonzi ya ekolo oyo baza batata motoba bafandi na bakiti batata mokonzi ya ekolo oyo na katikati na bango tozomona mesa eza na langi ya bwe likolo ya mesa tozomona na sima ya batata mokonzi oyo place bafandi tozomona ekuke eza na langi ya chokola na sima na bango pe lisusu tozomona babendele mibale eza na langi ya mai ya pondu na balangi ya mosaka na langi ya motane.

Na balabala awa eza na bamituka ya mokuse ezotambola, na mituka yango eza na balangi esangami motuka moko eza na langi ya pembe motuka mosusu eza na langi ya pondu esangani na pembe, na loboko ya mobali ya balabala awa eza na ndako sika ezotongama na ndenge ya likolo pe na nse, na liboso ya ndako na zandu awa eza na ba lingembu ebele ba lingembu yango eza na balangi esangami.

na balabala awa ezali na botu eza na bamwinda eza mwindaya balabala ezopela na bandako yango ya pembeni ya balabala ba mwinda ezopela pe eza na motuka ezotambola motuka yango etemisi lange ya bamwinda ya motuka oyo ezopela eza lange ya motani na loboko ya mobali ya balabala yango tozomona epanzele sango eza likolo na epanzele ya sango yango eza na elili ya tata mobali alaki abakosi ya bakosi yango eza na lange ya mwingu

Awa ezali na balabala, epai wapi eza na tata mobali azotambola. Alati sapato ya kokangama, eza na langi ya mbwe ; na mbati eza na langi ya bonzinga. Na loboko na ye ya mwasi, asimbi mwa kitunga mokie eza na langi ya mwindu. Na loboko na ye ya mobali, asimbii telefoni. Na loboko naye ya mobali, eza na bandako ebele ! Bandako ya mokuse, na bandako ya molai. Elamba likolo alati, eza na balangi ebele. Langi ya bonsinga, langi ya mwindu, na langi ya pembe.

epanzele ya sango oyo eza na ba elili na bikomeli ebele bikomeli yango eza na lange ya motani na lange ya bondinga a langiya mwindo elili eza na epanzele ya sango oyo eza elili ya bato bazosukola biloko na elili ya moto ya fandi na elili ya bato mosusu batelemi epanzele ya sango yango eza na lange ya tembe lange ya motani lange ya mwindo

buku eza buku ya bana-kelasi basalisaka ntango bazoyekola buku yango eza na bikomeli ebele bikomeli moko eza na langi ya pende bikomeli mosusu eza na langi ya mosaka bikomeli mosusu eza na langi ya mwimbu eleli eza na buku oyo eza eleli ya motu

Awa ezali elenge mobali elenge mobali oyo aza na mosala ya usine elenge mobali oyo alati elamba ya likolo eza na langi mibale langi la mbwe na langi la lilala.

Tata mobali oyo azali mosali ya securite atelemi na kati ya ndako na nsima na ye eza na nzete, nzete yango eza na bakasa eza na langi ya mayi ya pondu na mwa mbuma eza na langi ya lilala tata mobali oyo alati mbati eza na langi ya bonzinga na singa libumu eza na langi ya mwindu na singa kingo eza na langi ya bonzinga.

Awa ezali na libanda ya lopango, nazomona kopo, na liboso ya kopo oyo eza na basin ezali likolo ya mesa, basin eza na langi mibale, langi ya bonzinga na langi ya mosaka, kopo oyo eza na se yango mpeza na langi mibale mofiniko eza na langi ya pembe, kopo oyo moko eza na langi ya chokola.

Carto ya kisi eza na bikomeli yango eza na lange ya pembe, lange ya muindu na lange ya motani Carto ya kisi yango moko eza na lange ya longundo na lange ya sokola na Carto ya kisi yango eza na elili ya mwa moke.

Awa ezali sapato, sapato oyo ezali na se sapato oyo ezali na ba singa eza na langi ya pembe na enyateli ya sapato oyo eza na langi ya chokola.

Awa ezali ana balabala awa tozomona na ngambu ya loboko ya mobali motuka ya mwindu na ngambu ya loboko ya mwasi tozomona motuka eza na lange ya maiya pondu, na nsima ya motuka oyo eza na lange ya mwindu, tozomona eza na epanze lisango oyo eza na lange ya mosaka, lange ya mwindu, lange ya potinga na lange ya penge.

karto ya kisi eza na elili ya batata mibali minei karto ya nkisi yango eza na bikomeli eza na langi ya motani karto ya kisi yango moko eza na lange ya mosaka

motuka ya monene oyo etelemi na balabala motuka ya monene yango eza na bapine ya mipepe eza na langi ya mwindo eza bapine minei na nsima ya motuka ya monene oyo eza na ngungulungungulu ya nsima motuka yango eza na langi ya pembe na ngungulu yango etokaka mafota ya mituka

balinimisa ya motuka oyo eza kofungwama na motuka oyo eza na bikomeli eza na lange ya konzinga na lange ya motane. motuka yango moko eza na lange ya mwindu na langi ya pembe na loboko ya mwasi ya motuka ango eza na elili ya buku na ndeke na bikomeli

Bileyi Eza ñakati yakibakuli bileyi Oyo eza pondu loso n'a misuni n'a kwanga eza bileyi Moko ya kitoko

na balabala awa eza elenge mwasi ezotambola elenge mwasi yango alati sapatu ya kokangama eza na langi ya pembe eza na basinga ya langi ya pembe, elenge mwasi ezo kanga suki ameni sac na mokongo eza na balangi esangami ya lilala na loboko ya mwasi , na balabala elenge mwasi azotambola pembeni ya ndako, azo telema ,bazotekisa biloko ekeseni na libanda ya ndako yango eza na bakombo bazotekisa.

singa ya kingo na biloko ya matoi na mokate ezotekisa miza na zambe eza ya sika singa ya kingo na biloko ya matoi yango esalemi na libende eza na langi ya mosaka

Awa ezali mwana moke asimbi ndembo ya mokolo na maboko na ye mwana moke oyo alati mbati ya mwindu alati elamba ya likolo eza na langi ya bozinga esangami na pembe.

Lisanga ya basali ya ekolo, ba sangani, ba fandi, ba simbi ba kalamu na maboko na bango bazokoma. Ba sali ya ekolo yango, balati bilamba eza na langi ebele ; langi ya motami, langi ya mwindu, langî ya pembe, langi ya mosaka, na langi ya pondo. Basali ya ekolo yango, bango nyonso balati matalatala. Eza batata mibali.

Bendele ya mboka ya ba paya eza na ba langi misato. Bendele yango eza na langi ya pembe, langi ya motani, na mua langi ya moke ya mosaka.

na balabala awa na loboko ya mobali ya balabala yango eza abikomeli ebele bikomeli yango eza na langi ya pembe ndako yango eza na langi ya bondinga na langi ya pembe na penepene ya ndako yango eza na balingembu ebele eza na balangi epesemi na liboso ya ndako yango eza na balabala motuka etelemi na bato bazotambola na bapikipiki etelemi

Awa, ezali karton ya kisi. Karton ya kisi yango, eza na likomeli. Eza na langi ya pembe, na langi ya motani. Karton ya kisi oyo, eza na elili ya bilongi ya bato ebele.

Bisalisi ya bana ya kelasi basalisaka ntango bazoyekola bisalisi yango eza ya sika eza na zando ezotekisama bisalisi oyo eza nikalamu ya nzete eza na ba langi ebele na bikomeli ebele.

Ba mbuma oyo eza na sani, eza ba mbuma ya kolia eza mbuma ya bololo na mbuma ya sukali ba mbuma ya bololo na mbuma ya sukali eza na ba langi esangani langi ya motani, langi ya mosaka, na langi ya pondu.

Ndako etongami likolo na se ndako ya likolo eza na lange ya pembe na mabende eza na lange ya mwindu ndako ya se eza na lange ya mosaka na lange ya pembe na mabende ya mwindu ndako ya se lisusu eza na ekuke eza na lange ya chokola eza na epanzeli ya sango likolo na yango eza na bikomeli eza na lange ya mwindu.

Epanzeli ya sango ,eza na langi ya pembe eza na bikomeli langi ya aeza na epanzeli ya sango oyo eza na langi ya bwe

lipapa ezali na se lipapa yango eza na singa ekangi lipapa yango singa yango eza na lange ya bozinga lipapa eza na balange ebele esangani lange ya motani lange ya bondinga lange ya longondo lange ya mosaka na lange ya lilala na lange ya pondo basinga ya lipapa oyo eza na lange ya pondo

Awa ezali nzungu, nzungu yango eza likolo ya mesa na kati ya nzungu oyo tozo Mona madesu, madesu yango eza na langi ya chokola.

Awa eza esika oyo batekisaka ba kiti bazo lakisa biso ba kiti oyo basilisi kosala bazo tekisa ba kiti oyo basali yango na ba singa ya ya nzete bakiti oyo eza na ba coussin eza na langi la pembe na langi la mbwe na se ya ba kiti oyo tozomona eza na etoko eza na langi la chokola.

Bilei oyo eza supu ya mbinjo, esangani na ndunda eza na sani ya monene ya pembe na nse nango eza na sani mosusu eza na langi ya mwindu. Sani mosusu ya moke eza na kwanga, bilei yango eza likolo ya mesa esika nini ba lielaka.

sapato oyo ya bamama mwasi na bilenge basi balataka sapato yango eza na se likolo ya sapato eza na lange ya mwingi na kati ya sapato eza na lange ya pembe

Motuka monene oyo eza na balabala ezotambola motuka monene yango eza na langi ya bonzinga esangani na langi ya pembe na langi ya mwindu na nsima motuka monene oyo eza ememi motuka mosusu eza na langi ya pondu esangani na chokola ba pneu ya mipepe ya motuka ya monene oyo eza ba pneu mitano ba pneu yango eza na langi ya mwindu.

Mayi oyo eza na pene pene ya zamba na zamba yango eza na matiti ya mokuse na ba nzete matiti moko eza ya ko kauka matiti mosusu eza ya mobesu ba nzete yango eza na bakasa eza na langi ya pondu na pene pene ya mayi eza na mabele na mwa matiti mosusu ya moke.

Awa ezali carton ya nkisi carton ya kisi oyo eza likolo ya mesa carton ya kisi oyo eza na bikomeli eza na langi ya mwindu mayi ya pondu carton ya kisi oyo pe eza na langi ya pembe.

Elakiseli ya sango oyo eza na langi ya bozinga eza na bikomeli eza na langi ya motani.

Mwinda oyo eza na copo ango eza na mwinda eza na lange ya mosaka copo ango esangami na libende libende yango eza na lange ya mbe mwinda yango eza na libaya ekamatani na libaya libaya eza na lange ya chokola.

Buku bana kelasi basalisaka ntango bazoyekola buku yango eza na lange ya mai ya pondu lange ya bondinga na lange ya pembe likomeli eza na buku oyo eza lange ya pembe lange ya motani na lange ya mwindu elili eza na buku oyo eza elili ya nyama elati caskete ya motani na motu elili mosusu eza ya bilenge bana kelasi balati bilamba ya mwindu.

Lopete oyo eza ya sika esilisi kosalema lopete yango eza likolo ya kalatasi, kalatasi yango eza na bikomeli ebele eza na langi ya mwindu lopete oyo eza na langi ya mosaka esalemi na libende.

motuka ya monene oyo eza na liboso eza na lange ya lilala esangani na mungu lilimisa ya motuka monene oyo eza ya kokangama motuka ya monene yango etelemi na balabala

elenge mobali oyo alaki elamba esilisami kotongana elenge mobali oyo elamba alati eza na balangi esangami elenge mobali yango alati makolongolo elamba alati eza na balangi ya bondinga esangami na langi ya sokola

awa ezali kalamu kalamu oyo eza likolo ya mesa kalamu oyo eza na mofiniko eza na lange ya motani

tata mosali ya ekolo oyo aza na likita afandi na loboko na ye ya mobali alati mokake ya libende tata mosali ya ekolo oyo alati koti eza na langi ya bozinga na chemise eza na langi ya pembe liboso esika afandi eza na ba micro ebele mikolo yango eza na langi ya mwindu esangani na langi ya bwe.

Awa ezali na balabalana balabala oyo na loboko ya mobali tozomona eza na zando na loboko ya mwasi eza na bilenge mibale elenge mwasi na elenge mobali elenge mwasi oyo alati katapisi eza na lange ya mai ya pondu, amenesa coshe ya mokongo eza na lange ya mwindu, elenge mobali oyo efandi likolo ya poete alati mbati ya mai ya pondu, alati elamba ya likolo eza na lange ya pondinga.

Etagere esilisi kosalema etagere yango eza libanda esalemi na mabaya eza na lange ya bondinga, lange ya pembe, na lange ya mwindo.

awa ezali bilenge basi mibale batelemi elenge mwasi moko alati mbati ya mwindu esangani na lange ya pembe na sapato ya mwindu esangani na lange ya pembe elamba likolo alati eza na lange ya pembe esangani na moindu elenge mwasi mosusu alati mbati ya moindu esangani na langi ya bozinga na sapato ya bozinga esangani na lange ya pembe elamba likolo alati eza na langi ya moindu esangani na bondinga amemi cartable na maboko

Antene ya molai oyo eza ya libende esa na bato baza likolo bazomata anthene yango bazobongisa libende ya anthene oyo eza na langi ya mbwe.

Awa ezali mama mwasi afandi asilisami kokanga masuki soki bakangi mama mwasi oyo eza suki ya moke moke ebele eza na langi ya mwindo ,mama mwasi yango alati liputa eza na balangi ebele mokolo alati elamba eza na langi ya pembe.

Awa ezali sapato, sapato oyo eza na se na likolo ya sapatu oyo tozomona libende sapatu oyo eza na langi ya pembe.

Bana-moke bazosaka ndembo ya makolo mwana-moke moko alati soseti eza na langi ya mosaka na mukadi eza na langi ya bonzinga esangani na pembe alati elamba likolo eza na langi ya motani langi ya mwindu langi ya pondu mwa mosusu alati mukadi eza na langi ya mayi ya pondu na elamba likolo eza na langi ya mayi ya pondu alati sapato eza na langi ya mbwe.

Awa, ezali bendele. Bendele oyo, eza na lange ya motani, lange ya pembe, na lange ya mai ya pondu.

Awa ezali na balabala epai ewapi eza motuka etelemi na liboso ya motuka etelemi na balabala eza na mwa epanzelisa yango etongami na mabaya eza na lange ya ondinga, na lange ya pendi na loboko ya mwasi ya motuka oyo ezali na banzete eza na bakasa ya mai ya pundu, na mabende eza na lange ya motani.

Awa ezali makolo ya sapato minei makolo sapato yango eza likolo ya mesa na liboso ya sapatu oyo likolo ya mesa etandami mwakitambala kitambala oyo eza na langi ya ngola na langi ya mwindu sapato yango pe eza na langi ya ngola na se ya mesa batandi litoko litoko yango eza na langi ya pondu.

Awa ezali lisanga ya ba tata na ba mama mokonzi ya ekolo, ba tata na ba mama mokonzi ya ekolo oyo basangani awa bazo solola ba fandi ba fandi na ba kiti eza na langi ya motani eza pe na mabende eza na langi ya mosaka ba tata mokonzi ya ekolo oyo ba moko balati abakosi eza na langi ya bonzinga na mbati eza na langi ya bonzinga.

awa eza na kati ya lopango na kati ya lopango oyo tozomona banzete banzete yango eza na bafololo bafololo yango eza na lange ya longondo bakasi ya nzete oyo eza na lange ya pondo

awa ezali ndako ndako oyo eza na balabala eza ndako ya molai eza na langi ekeseni langi ya mosaka langila pembi ekoke ya ndako awa eza na langi la chokola ndako ya likolo eza na mabende mabende nayango eza na langi la mungu

na libanda ya ndako awa eza na elamba esilisami kotongama elamba yango eza kangana ya bamama mwasi kangana oyo eza na langi ya pembe eza na baeteni ya elamba mosusu eza na balangi esangani na libanda place kangana oyo ezolakisamake ezotelisama eza naetoko yango eza na matiti ya mokuse matiti ya etoko oyo eza na langi ya pondo

Na zamba awa eza na mwa libulu libulu ya zamba oyo ekaboli zamaa mwaoyabioko ya molieawksyaouseanyana loboko ya mwasi eza na matiti moko bakati et ebandi okauka matiti mosusu bakati te eza naaetematiakasa ya banzete eza na langi ya pondo.

Awa ezali kartoakisi kartwakisi oyo eza likolo yamesa kartowakisi oyo eza na bikololi eza na langiya ya mwindi kartwakisi oyo eza na langi ya tembe eza na langi ya ngola eza pe na langi na lilala.

awa eza mwana-kelasi afandi azoyekola mwana-kelasi oyo esika fandi eza liboso ya mesa liboso na ye lisusu tozomona eza na buku na loboko ya mwasi ya buku oyo eza na molangi ya mai mesa mwana-kelasi oyo afandi likolo etongami na mabaya eza na langi ya shokola na se etongami na mabende eza na langi ya mbwe mwana-kelasi oyo alati elamba ya likolo eza na langi lambwe

Esika basakanaka ndembo ya makolo etongami na ndenge ya likolo pe na se eza na mwa matiti ya mokuse eza ya mobeso eza na langi ya pondu ekuke ya libende ya esika oyo basakanaka ndembo ya makolo eza na se eza ekuke ya libende eza na langi ya chokola.

awa ezali na place bapanzaka sango oyo eza na ba ekomeli ekeseni na bilongi ya bato misato place ya kopanza sango oyo te tozomona mbwa mwindu elali na se na pene ya mbwa oyo na loboko na mwasi tozomona poliseye pe alati elamba ya mwindu

awa ezali molangi ya mafuta ya kopakola na nzoto oyo eza na loboko ya motu molangi ya mafuta ya kopakola oyo eza molangi eza na langi ya pembe eza na bikomeli eza na langi ya mundu na langi ya mai ya pondo molangi ya mafuta ya kopakola oyo eza pena mwa lange ya mosaka

Bisalisi oyo eza bisalisi basali batongaka ndako basalisaka bisalisi yango na likolo esalemi na mabende na se esalemi na mabaya.

Awa ezali lisanga ya basali ya ekolo lisanga ya basali ya ekolo oyo ba telemi likolo ya toko etoko yango eza na langi ya motani, na nsima place lisanga ya basali ya ekolo oyo batelemi tozomona etutu yango eza na langi ya bonzinga

awa ezali bisaleli ya bana-kelasi bisaleli ya bana-kelasi oyo basalisaka ntango bazoyekola bisaleli ya bana-kelasi oyo eza na balangi ebione eza na langi la ponzenga langi la pondo langi ya binana langi ya ngona na langi ya longondo

Ndeke mibale ezali na se ndeke mibale yango moko eza liboso mosusu eza na nsima ndeke eza na liboso eza na langi ya pembe ndeke eza na nsima eza na langi ya pembe esangani na mwindo.

Carton ya kisi e simbami na loboko ya mutu, carton ya kisi yango eza na langi ya bozinga, e sangani na mwa pembe ya muke, Bikomeli eza na carton ya kisi oyo eza na langi ya motane, e sangani na langi ya mosaka , bikomeli mosusu eza na langi ya moyindo. Elili eza na carton ya kisi oyo eza elili ya ba mbuma ya kisi, eza na langi ya motane.

Na zandu awa eza na basaki ezotekisama, eza ya sika basaki yango eza na etandaka eza basaki ekeseni basaki ya bana ya kelasi basaki ya ba mama na basaki ya papa mikolo.

Lisanga ya bana mibali baza na zamba bauti koluka ba nzete bana-mibali oyo ba memi ba nzete na mitu na bango liboso na bango eza na mbwa bana mibali oyo batelemi...

Na loboko ya mobali ya mayi oyo eza na bosoto ya milangi na loboko ya mwasi ya mayi eza na matiti matiti yango eza na bakasa eza na langi ya pondu na liboso ya mayi eza na ba ndaku ebele.

awa ezali na zando epai wapi bazo tekisa bilei na zando oyo bilei yango eza na ba zungu ya mabende na nsima ya banzungu ya mabende oyo tozomona bato fandi na liboso ya banzungu ya mabende oyo tozomona mofinuko ya basani na mwa milangi ya moke eza na mungwa na biloko mosusu

Na loboko ya mwasi ya balabala oyo eza na tata mobali alati sapait ya mwindu mbati ya langi ya bwe na abakwosi eza na langi ya mwindu na simis eza na langi ya pempe asimbi bakala kasi na maboko na ye azotambola na nsima na ye eza na mwa mai na se na loboko ya mwasi ya mobali ya balabala oyo eza na bandako ebelo.

Bilei oyo eza likolo ya mesa bileyi yango eza na sani mibale sani ya liboso eza na mbisi elambema na soupu esangani na matungulu batie mbuma ya bolobo sani ya mibale eza na mbisi ya ko tumbama eza na matungulu batie mbuma ya bololo.

Tata mobali aza na mesa azolia, tata mobali oyo bilei azolia eza supu ya mbisi na pondu na fufu. Na loboko na ye ya mobali asimbi kania na loboko na ye ya mobali lisusu eza na emeleli na loboko na ye ya mwasi lutu eza likolo ya mesa tata mobali oyo alati matalatala.

Na epanzeli ya sango oyo eza na lisanga ya libota lisanga ya libota oyo esaleli ya bat22a mwana moke mwa moke akangami suki ya ndambu asembi kalatasi na maboko na ye aza kosika alatikangana eza na lange ya mosaka taambasanalangeyatata mobali mosusu alati semesi eza na langi ya 22 esangami nango.

Awa ezali ndako, ndako oyo etongami eza ndako mibale likolo na se ndako ya se tozomona eza etongami na mabaya na libanda ya ndako ya mabaya oyo eza na kiti ndako oyo ya se eza na balilisa mibale na ekuke moko eza na langila chokola, ndako ya likolo eza na balilisa ebele eza na balangi ekeseni langila pembe na langila mbwe.

Awa tozali komona pot ya fololo ya kitoko ezali na coin ya ndaku. Epesi decoration kitoko.

awa ezali bilei bilei oyo eza likolo ya mesa bilei oyo ozomona eza pepu pondu na madesno

tata mosali ya ekolo eza na elobeli azoleba liboso na ye eza na bamikro ebele bamikro yango eza na balangi ekeseni langi ya bondinga langi ya mosaka langi ya mundu esangami na matani tata mosali ya ekolo alati matalatala na misu na ye alati ya bakosi eza na lange ya bondinga na simizi eza na langi ya pembe efandi na kiti eza na lange ya mundu

Mboma ya betrave oyo eza na zando ezotekisama mboma a betrave yango eza na langi ya motani, langi ya pembe , na langi ya pondu.